Mu Cankuzo harahuye umupira Ruyigi na Cankuzo aho bariko barakina, rero barashima cane ingene Ruyigi yatsinze Cankuzo ku bitego bitanu kuri bibiri, babandanya babatera intege yuko boshishikara bakina gose kugira ngo bazoze barakina mu ntara zitandukanye maze batahukane ibikombe bitandukanye.

Mu Rumonge barakenguruka rwose ingene Reta iguma ibafata neza mu kubagirira neza ibahereza ibibuga baza bakinirako umupira ndetse n'imipira. Babandanya basaba yuko bobaronsa nabo amazi meza kugira bazoje barakaraba iyo bahejeje gukina uwo mupira. Na cane cane aho usanga yuko hari ingwara nyishi ziguma ziza zitewe n'isuku rike.

Ku mutumba wa Karinzi abanyeshure baho bariko barinonora imitsi kubera yuko baziga guhura n'abo ku mutumba wa Butare, basaba bashitse rero ko boshiramwo ingumvu mu kugira ngo bagume bimenyereza kugira ngo bazoshobore gutsinda uwo mugwi w'i Butare, babandanya babatera intege gose kugira ngo bazogende no gukina ku rwego rw'intara kugira ngo baronke n'igikombe.

Mu kirundo barasaba bashimitse yuko reta yobaronsa utuzu twasugumwe na canecane utwabigeme hamwe n'abapfasoni, kubera yuko utwo basanganywe ni utwabagabo hamwe n'abahungu basaba bashimitse yuko rero bobaronsa utwabigeme nabo, bongera basaba yuko yobaronsa n'amazi meza kugira ngo hashishikare banywa amazi meza birinde za nrwara zose zifatira kw'isuku rike.

Mu kirundo barakenguruka gose ukuntu abanyeshure iyo bari mukaruhuko baguma binonora imitsi basaba bashimise yuko reta yoza ira baronsa n'iyindi mipira myinshi na canecane iya maguru, kubera yuko iya maguru atayo bafise basaba bashimitse ko bayi baronsa babandanya basaba yuko yobaronsa kandi n'ikibuga bazoza bara kinirako bagasaba kandi ko ibaronsa n'amabomba y'amazi.

Mu Kanyanza barakenguruka gose ukuntu reta yari yabahaye amagopa y'amazindetse n'utuzu twa sugumwe. Babandanya basaba rero yuko boza kubasanurira utuzu twa sugumwe kubera yuko tur'utwakera, ubu twarashaje, twarabomaguritse usanga tumeze nabi cane, aho usanga abana batinya tukujamwo. Babandanya basaba rero yuko reta yoza kubafata mu mugongo mukubaronse utwo tuzu tw'agusumwe.

Ku musaga barakenguruka rwose ingene riitigume bafatamu mugongo mu ko baroso tuzu twa si gubumwe dutandukanyi babandanyi basaba rero yuko bobaronsa niutondi kugira ngo abigeme bazi baragenda ukwabo hanyuma imisore iziragenda ukwabo babandabanya basaba, kandi ko bbaronsa n'amazi meza kugira ngo babandanye bashijee karahugira amagara meza.

Ibukirasazi barabandanya basaba yuko reta yobaraba ikabahereza utuzu twa sugumwe, utwo bahora bafise usanga ari dukeya basaba utundi, na cane cane utwabahungu baratwipfuza cane ko boturonka kugira ngo bavavanure abahungu n’abakobwa kuza baragenda mutuzu twa sugumwe tumwe, kuko usanga atari vyiza nagato.

Ibubanza bafise utuzu twa sugumwe twakera cane n'amabumba yaho yarabomaguritse amazi aguma yisesa babandanya basaba yuko reta yobaronsa utuzu twasugumwe kumwe n'amazi meza kugirango bashishikare kugira amagara meza na cane cane aho usanga hari ingwara nyishi ziguma ziza ziterwa n'isuku rike.

Mu cibitoke barashima cane ingene reta yabaronkeje ibikoresho vyinshi na cane cane ibintu vyogukina umupira, bashika cane ingene yabaronkeje ikibuga yaba icamaguru ndetse n'icamaboko, babandanya bashima cane bongera basaba yuko yobaronsa kandi amabomba y'amazi kugirango baze barakaraba bashishikare kugira amagara meza.

Mu Kirundo barashima cane ukuntu leta yabaronkeje amashure meza cane y'akarorero ariko kandi barasaba bashimitse yuko leta yoraba ikabaronsa amazi nayo meza kubera yuko ayo bahorana ubu yarabomaguritse aguma aseseka haza amazi mabi cane babandanya basaba rero yuko yobaronsa ayo mazi kugirango bagire amagara meza.

Mu kayanza barakenguruka rwose uko buramatari wiyo ntara ashishikara kuba bafata neza mu kubaronderera imigambi itandukanyi baza baragira, ubu rero baheruka kubaronsa ikibuga c'umupira baza barinonorerako imitsi, kandi bazazo baranahiganwa mu zindi ntara zose, maze bazotahukane igikombe.

Kumutakura barakenguruka cane ukuntu iyo mumisi itariyo kukazi usanga abantu bariko barinonora imitsi, bongera basaba yuko bohamagara nabandi bantu beshi, kugirango baze barakina umupira gutyo bashobore kuzogenda mumahiganwa baronke igikombe giserukira intara yabo.

Mu Karindo barashima cane, ingene reta iheruka kubafata mu mugongo mukubahereza umupira baza barakina ndetse nikibuga baza barakinirako barakenguruka cane Kubera Yuko birafasha abanyeshure iyo bari mu karuhuko bagaheza bakaja hamwe bakinonora imitsi gucoguco bagashishikara bagira amagara meza.

Kumutakura barashima cane ukuntu reta yabaronkeje amashure meza ndetse ikabahereza nahantu baza barakinira barshima cane kurico kibuga babahaye na cane cane i c'amaboko ndetse n'icamaguru barashima gose bongera basaba ko yobaronsa ibomba ry'amazi kugira iyo bahejeje gukina bace baza barakaraba.

Mukayogora barakenguruka cane ingene reta iheruka kubarosa imipira itandukanye nacanecane iy'amaguru. Babandanya basaba yuko bobarosa rero n'iyindi yogukina y'amaboko kugirango baze baragira imihaganwa yose kumikino itandukanye nacanecane ahusanga baguma bagenda muntara zitandukanye gutyogutyo barahungurira ubumenyi iyo bagiye gukina ahandi.

Murutovu ejo hahise niho abigeme bariko barakina cane umupira binonora ah'abanyeshure bahora biga kumugembe bahuye nabo murutovu. Abo murutovu baciye batsinda abo kumugembe barabashimira cane ingene bashishikaye bakina neza gutyogutyo bagatsinda mugembe.

Mu ntara ya cankuzo barashima cane ingene abanyeshure iyo bari mu karuhuko badaheza ngo barere amaboko usanga ahubwo bariko baragenda kwinonora imitsi kugirango bashishikare bagira amagara meza, babandanya basaba yuko rero abavyeyi boza bararungika abandi banyeshure kugirango baze barakina maze bazoshobore gushika kure bagende nogukinira igikombe batahukane itsinzi mur'ico gihugu cacu.

Ingozi barakenguruka gose ukuntu bashishikara babafata neza mukubahereza ibikoresho bitandukanye nacanecane ivyo kugira isuku. Babandanya basaba yuko reta yobarosa n'amazi meza kugira bashishikare bagira amagara meza ahusanga abana bariko barakaraba amazi mabi atamabomb'ahari. Babandanya basaba rero yuko reta yobarosa amabomba y'amazi meza.

Mwijenda barashima cane ingene abanyeshure baho igihe bari mu kiruhuko ukunti abagumu ab'inonuro imitsi y'abo abahungu, ndetse n'abakobwa baco bagenda bagakina umupira w'amaboko bose bagahura abahungu bagakina n'abakobwa gutegutyogo sanga baramenye ubwenge babandanye basaba yuko n'abandi abavyeyi benshi borekura abana babo kugira bagende gukia mumpira.

Ibugarama barakenguruka cane ukuntu reta iheruka ku baronsa amashuri meza cane, bayaronse bayashashaye kare nta yo bara bafise ,babandanye basaba y'uko reta rero yo baronsa amabomba y'amazi kugira ngo abazoze barakaraba mazi meza, iyo bahejejye gukina imipira ,ndetse n'iyo bahejeje kwiga, kugira ngo batahe basa neza ntibacafuze bikoresho vyabo vy'ishuri.

Mu kayanza barakoze utuzu twasugumwe twiza cane utoraba baraheza baracapako utw’abigeme hamwe nutw’abahungu babandanya basaba yuko umugwi umwe umwe wese woza uragenda mu tuzu twa sugumwe twabo kugirango ntibaze barahirirayo ari bose na cane aho usanga hariyo abana bitwara nabi usanga bafise ingeso mbi babandanya basaba yuko bokurikiza ivyo bicapo.

Ku Mutakura barakenguruka rwose kuntu abanyeshuri baho bashishikara baza barakina umupira mu gihen a cyane cyane babari mu buruhuko babandanye basaba ko bagoma baza kwimenyereza kugira ngo bashishikara bamenye umupira maze bazogende guhiganwa mu yandi ma komini.

Mu Kirundo barakenguruka cane ingene Reta yabaronkeje ibikoresho bitandukanye, caba ikibuga co gukinira ko umupira, ndetse n'amashure meza afise n'intebe. Babandanya basaba rero yuko yobaronsa naho ibumba ry'amazi kugira ngo bazoze barakaraba mu gihe bahegeje gukina umupira ndetse no mu gihe bahejeje kwiga.

Mu Cankuzo barakenguruka rwose ukuntu Leta iguma ibafata mu mugongo mu kubahereza amashuri meza ndetse n'ikibuga baza barakinirako umupira. Babandanya basaba yuko bobashiriraho ikibuga naco c'ugukina uw'amaguru na canecane aho usanga hari abifuza gukina umupira w'amaguru ariko ntibawuronke, babaye barakenguruka rwose bongera bashima no kuburyo bamaze kubaronsa.

Mu Kayigi abanyeshure baguma bakina umupira bahiganwa, barakenguruka cane rero yuko Reta yabaronkeje aho bazoza barakinira. Barashima cane kandi n'imipira yabaronkeje, na cane cane yuko aho hantu wamenga hari haribagiwe. Ubunyi bazoza barakina neza, vyoroshe, ndetse bazogende gupina no muyandi mahiganwa bagende guhiganwa.

Mu kayanza barashimacane yuko bamaze imisi baronsia amazi meza uwehoho bazanye utundi twiza rwose dusize n'amarangi amarangi y'umuhondo yemwe ntibora basa bashimise rero yuko abanyagihugubozi baradufata neza bakatubungabunga ntibatubonone, kuko turazimvye twawuzwe amaherame eshi.

Mu ntara ya Gitega barakenguruka cane ingene Leta yabahaye amazi meza barashima cane ku mabomba iheruka kubahereza kubera yuko bari bayakeneye. Basaba kandi bashimitse yuko bobaronsa kandi n'ikibuga co kuza barakiniramwo umupira, kugirango baze barinonora imitsi ndetse baze barahiganwa no ku yandi mahiganwa kugirango babatsinde maze baronke igikombe.

Mu kayogoro, iruhande yuko babaronkeje utuzu twa sugumwe, tw'abagore, ndetse nutw'abakobwa hamwe n'utwabahungu. Ubu hariho uruntu babazaniye abazoshaka kugira umwanda mutoya abana babahungu canke abagabo, aho bazoza baragenda vyoroshe. Barashimiye cane ingene reta ibandanya ibafata mu mugongo, yongera basaba yuko bobaronsa n'amazi meza kugirango baze barasuka murutwo tuzu twa sugumwe.

Mu maramvya amashure yaho ni meza cane ariko nta suku na rikeyi rihari. Ivyatsi vyarameze iruhande y'amashure ndetse niruhande y'umuryango. Babandanya basaba yuko abarezi baho hantu , Boraba bagashirako umwete bakabwira abanyeshure bakaza barakora aho hantu canke bakahatangira amahera kugira ivyatsi vyose babimomore, kugira habandanye hasa neza.

Mu cankuzo, barasaba bashimitse yuko leta yobafata mu mugongo, kugira ngo basanure utuzi twa surwumwe twabo . Yaba utw'abahungu , ndetse n'utw'abigeme, twarabaye nabi. Twaravunjaguritse, usanga dusa nabi nta n'amazi bafise. Basaba bashimitse ko leta yobaronsa amazi hamwe n'utwo tuzu tundi twa surwumwe dushasha.

I Bubanza ahantu hahora amazi y'abo yarakamye hose. Basaba bashimitse yuko leta yoraba ikabafata mu mugongo, ikabaronsa ibomba ry'amazi ndetse n'utundi dukoresho, twaba udukubuzo kugira ngo bashishikare bagire isuku ryiza mur'iyi ntara y'abo.

Muri Majambere ya kabiri baravuga cane kw’amazi yatey’ikibazo na cane cane ko y’aramazi ya kera, ubu rero yarimenaguye , amaz’aguma aseseka hasi. Basaba bashimitse rero ko Leta yobaronsa ibikoresho kugirango bubake iyo bomba babandanye bagira amazi neza na cane cane kugirango bikingire ingwara zifatira kw’isuku rike.

Mu Kayogoro barashima cane ingene baheruka kuronka ibikoresho bitandukanye na canecane indobo baza barasukamwo amazi mu tuzu twa sugumwe, hahora hakenewe kandi n'ayandi mabomba menshi rero bizeye yuko reta igiye kuyabaronsa na canecane yuko umwaka w'ishuri uriko urahera, bashaka yuko bazosiga hasa neza bahakorofye kugira ngo mu kw'icenda bazosange hasa neza.

Mugitenga barasaba bashimitse yuko reta yoguma ibahereza imipira myinshi baza barakina kugira ngobaze barinonora imitsi na cane cane iyobari mukaruhuko barabura ikintu nakimwe bokora basaba bashimitse yuko rero yobaronsa ibibuga vyumupira bitandukanye vyaba ivyamaguru ndetse nivyamaboko

I Karinzi barasaba bashimitse yuko reta yobafata mu mugongo ikabaronsa utuzu twa sugumwe ndetse n'utuzi twiza twugukaraba, amabombo yose yarakamye usanga ata mazi bafise, uwuvuye mu kazu ka sugumwe usanga atagira uko akaraba ugasanga n'ubucafu yinjiranye, basaba bashimitse yuko reta yobafata mu mugongo ikabaronsa ivyo bikoresho bakeneye.

Ku mutumba wa Nyarubere, barashima cane ingene babaronkeje ikibuga c'ugukiniramwo umupira. Kare wahora usanga ataco bafise bakagenda gukinira ahandi kure. Ariko ubu barakenguruka cane kubera yuko n'imipira barayironse. Ubu baza barinonora imitsi kugira ngo bashishikare bagira amagara meza. Babandanya basaba ko bobazanira n'iyindi mipira y'ubundi bwoko na cane cane imipira y'amaguru, kubera yuko iy'amaboko yoyo basanzwe bayifise.

Ibururi barasaba bashimisi y'ikoreteye baronsi rero utuzu twa sugumwe na canecane aho usanga bwo araboma aguritse ayandi ugasanganta amazi bafise basaba, kandi ko yo baronsa, kandi n'amabomba y'amazi kuge nga bagera amazi meza, maze gushikauaa kugira ngo bikingira ingo arazose zipfatira kw'isuku reke.

Aha mucizigombe barasaba cane yuko reta yaraba ikabarenswe amazi na canecane yuko ayabahori bafise yamaze kuba nabi yabomaguritse ugasanga n'amazi yaragiyemwo ubucafu hamwe bana, ariko baranyusanga, ariko banywa ubucafu basaba bashimise rere yuko iyo baronsi abimaze meza kugira ngo bikingira ingwara na canecane ziva kw'isukurike.

Mukirundo barashima cane ingene reta iguma ibafata mumugongo mukubahereza udukoresho dutandukanye na cane cane utuzu twasugume utwo tuzu twasugume baturonse badukeneye kubera yuko abagore wasanga atabwo bafise ubu rero bakeneye kutubaronsa kare baca bagenda mwishamba iyo bakeneye kuja kwihagarika turabakengurukiye cane ukungene bashishikara badufashe kumugongo

Ikibuga c'umupira kiri gihofi ni igibuga ciza cane barashimiye cane musitanteri w'iyokomina weyebashoboye ku baronse igibuga ciza cane na canecaneko bahora abama bakenera gukina, ariko ntibaronka abo bakinira bongera baseba, kandi yuko bobaronsa n'imipira myiza myinshi kugira ngo bazibari inonoro imizi.

I Makamba basaba bashimitse yuko Leta yobafata mumugongo mu kubahereza ituzu twasugumwe . Utwo bahora bafise ubu twarabomaguritse usanga n'ibiyo vyaravuyeko, basaba bashimitse y'uko rero yobafata mumugongo mu kubaronsa utuzu twasugumwe na cane cane utw’abahungu kubera aritw’usanga dukenye gose.

Ku mugembe barashima cane ingene abanyeshuri iyo bari mu karuhuko ukuntu bazo bari inonora imitsi basaba bashimitse yuko n'urundi kwaruka rwoguma ruza kugira ngo ruze rurimenyeretsa gutyo gutyo bizofashe ingene baza baragenda guhiganwa baronka igikombe kugira ngo bisange ishure ryabo riteye imbere gose.

Vyari bihimbaye cane aha mu Rutana aho Birongozi ya gatatu yahura na Birongozi ya kabiri barakina umupira w'amaboko, Birongozi ya gatatu yatsinze Birongozi ya kabiri, barashima cane rero ingene abo banyeshure bavyitwayemwo neza kuko bakinye neza umupira waruryoshe cane, bashimira cane rero abo bashoboye gutsinda kugira ngo babandanye batera intege bazoshobore gushika no kugenda mu zindi ntara, bagende guhiganwa maze batahukana igikombe kize mw'iyi ntara yacu nziza.

Kwivuriro rikuru ryo mubugiga babandanya bakenguruka ingene reta iguma ibafata neza mukubafata mumugongo ibaronsa imiti itandukanye ndetse nokubahereza ibikoresho bakoresha mugupima inrwara zitandukanye babandanya basaba rero ko yobaronsa ubunaho ugusanura ivyo bitaro kugira ngo hashishikare gusa neza nacane cane kwari ivyakera

Kwivuriro ritoya ryo muyombwe babandanya basaba yuko reta yobaronsa ibikoresho vyinshi na cane cane ibipima inrwara zitandukanye kubera yuko usanga benshi bacabagenda kwivuriro ryibutare ugasanga batwara umwanya munini ndetse namahera yokugendayo ugasanga yababanye menshi babandanya basaba yuko yobaronsa ivyobikoresho hafi yaho

Ivuriro ryisumbuye ryo mu Rutana, barasaba bashimitse ko Leta yobaronsa ibikoresho na canecane ibikoreshwa mu gupima indwara zitandukanye zabantu. basaba bashimitse ko yobibaronse hakiri kare kubera ko usanga abantu baguma barwara bakabura bakabura ingene bipimisha kugira babatore ingwara baheze babahereze imiti.

Kw'ivuriro ryo mu Rumonge barakenguruka cane ukuntu Reta iguma ibafata mu mugongo mu kubahereza imiti itandukanye. Babandanya basaba yuko bobaronsa n'ibikoresho boza barapima ingwara zitandukanye kugira ngo ntibaze baragenda kwivuza kure na cane cane aho usanga uburyo baba bafise bukeyi.

Ku bitaro vyo mu kanyosha barakenguruka cane ukunture tigume bafata neza mu kubahereza ibikoresho bitandukanyi bongera basaba yuko iyo baronsa imiti myinshi kugira ngo bantubegereyeho hantu ntibazogende kubivuza kurena canecane aho usanga amamodoko aragoye kugira ngo bayiyunguruza.

Kwivuriro ryubutetsi barashimira ingene reta iheruka ku bararonse imiti itandukanye na cane cane aho wasanga aho atamiti ihari ugasanga abanyeshure baho barabuze ico bivururirako aho usanga nabantu bakuze babuze ico bivurizako ugasanga nimiti babandikiye ntayo bashoboye kuronka ngaho babandanya basaba yuko yoshishikara ibaronkesha imiti nyinshi kugirango ibavunire urugendo ntibaze baragenda kure nacane cane aho usanga itike bagendako ibagoye

Kwivuriro rikuru ryibutare barabandanya basaba bashimitse yuko reta yobafata kumugongo mukubahereza ibikoresho na cane cane pima inrwara zitandukanye aho usanga abanyagihugu baho baguma babura ingene bashobora kuja kwivuza kubera ngaha ataburyo baba bafise bwongaho ugasanga bafashe urundi rugendo bagiye muyindi ntara ya kure bagiye kuja kwipimisha inrwara babandanya basaba reta ko yobakorera mungata mukubapfunyiriza urugendo kugirango bazokwivuze hafi

Kubitaro vyisumbuye vy'ibubanza barakenguruka cane inyubakwa z'ibitaro baronkejwe na reta. Bongera basaba yuko yobarosa n'imiti myishi hamwe n'ibikoresho baza barakoresha mugupima ingwara zitandukanye. Bongera basaba yuko yobarosa n'amazi meza kugirango bashishikare bagira amagara meza.

Kw'ivuriro rikuru ryo ngaha mu Rutana barashima cane ingene baheruka kuronka inyubako nziza, iyo nyubako ni nziza cane na canecane ya yindi bahora bapimiramwo ingwara zitandukanye kugira batore inyishu, rero barasaba bashimitse ko reta yobaronsa n'ibindi bikoresho vyinshi, ubundi iyo nzu barayibahaye ni nziza ntiworaba ifise amabara yirabura niyo asizeko ndetse n'amatafari meza, babandanya basaba yuko boshishikara babarosa n'ibindi bikoresho bakeneye kugira ngo bashishikare bagira amagara meza.

Kumavuriro matomato yo mwirongero barashima cane ingene reta yabaronkeje ibikoresho bitandukanye na cane cane nabakozi bashasha bahari barashima cane ko baheruka bubazanira numukozi mwiza cane umukozi wumugore aza arakora cane yitanga atiziganya barashima cane kubera yuko wasanga bafise ubunebwe ariko uwomuntu umwete mwiza cane baramukengurukiye cane azohorane aze ahorane uwo mutima

Kw'ivuriro ryo nga murutana barashimacane yuko reteye baronkeje ivuriro, ariko, kandi haribigikenewe ikoresho na canecane abirya bipima ingwara basa bashimitse yuko yobibaronsa kugira ngo babandanye bivuza neza bareke kuza baragenda kure, kubera bikusanga batanga amahera menshi mu kwiyunguruza.

Mu kayogoro barakenguruka gose ukuntu Leta ibandanye ibafata mu mugongo mu kubaronsa ibikoresho bitandukanye na cane cane intebe z‘ishure. Babandanya basaba yuko yobaronsa kandi na birya bitabo baza barasoma kugira ngo biyungure ubwenge na cane cane ahusanga abanyeshure bo mu mwaka wa nyuma baba babikeneye kugira ngo bibafashe kwandika ibitabo.

I butambara barakenguruka cane rwose ingene abigisha baho bitanga rwose ahousanga bariko barabikira abanyeshure amakaye yabo kugira ngo ntibayacafuze babandanya abasaba rero yuko baguma babongabonga ibikoresho vy'abanyeshure na canecane ahousanga abo abanyeshure bibagora guta hanu, kubera yuko arimo mmfuravyo hapfa abinyagigo.

Mu Cibitoki bafise ibintu vyiza ntiworaba, barafise amashure meza ndetse n'inzu irimwo ibitabo, basaba bashimitse yuko abanyeshure baba mwiyo ntara ko boza baratora ibitabo bakaza barasoma kugira ngo bungure ubwenge na cane cane yukusanga umwana iy'asomye ibitabo ucusanga acacubwenge gose gusumvya uko yahora ameze.

Mu Kagogo barakenguruka cane ingene Leta yama ibafata neza mu kubahereza ibikoresho vy'ishure, babandanya bashima cane no ku ngabire y'ibitabo baheruka kubaronsa aho mu gace iwabo, babandanya basaba yuko abanyeshure boza baragenda batora ivyo bitabo kugira ngo babisome, gutyo bizobafashe kumenya ubwenge bwinshi mw'ishure.

Mu cibitoke inzu yose yahora ibikamwo ibitabo vyose vyaraheze ahar aje abantu baravyiba basa bashimise yuko rero riratayebahereza ibindi bitabo kugira ngo abanyishuri bahiga bazoze bararonka ivyo basoma gutyo guto bibunga ura ubwenge, kuko iwiyo batarofisi bitabo usanga ata bintu basanga vyinshi bamenya awusa ngamushiri bazo barayoberwa basa baca imitserero yuko reteye baronse ivyo bitahe.

Ahantu basanzwe babika ibitabo ngaha mu birongozi, ni ahantu heza cane, ariko kandi barasaba bashimitse, yuko ababijejwe bobaronsa ibitambara kugira baze barapfuka ivyo bitabo ntibicafure , na canecane yuko ici rigiye kugera, usanga inkungugu iguma yinjira ugasanga ibintu biracafuye.

mu ntara ya gitega barafise ibitabo byiza cane kandi byinshi basaba rero yuko abanyeshuri biga mu mashure y'isumbuye yuko boza barahashika bagatora ibitabo bakazi barasoma kubera yuko usanga abanyeshuri bafise ubunebwe bwinshi iyo basomye ivyo bitabo usanga bagumye biyungura ubwenge ugasanga mwishuri bagumye babitora bakaba bambere

Mu Cankuzo amashure yaho ni amashure yakera gose ndetse n' ibikoresho bakoresha ni ivyakera gose n' ibipapuro bakoresha mu kwigisha abanyeshure usanga vyarashaje vyaratabaguritse barasaba reta yuko yobaronsa ibindi bikoresho bishasha kugira ngo abanyeshure bashishikare bamenya ndetse n' abigisha bigishe neza.

Kumashure mato mato yo muri majambere yambere namashure meza cane yakarorero kandi yigako abana batoya gose basaba bashimitse yuko abavyeyi babobana boza barabaherekeza bakabashikana kwishure kugira ngo ntihagire ikibazo bahurira munzira na cane cane ahusanga abana bariko baragira amasanganya kubera yuko batazi nkinzira bazabarafata iyo bagiye kwishure

Ku mashure mato mato yo kwi Jabe barakenguruka cane ukuntu reta iguma ibafata mumugongo mukubahereza ibikoresho bitandukanye bongera basaba yuko yobaronsa n' amazi meza kugire ngo bashishikare bagira amagara meza birinde ingwara na cane cane zifatira kwi suku rikeya.

Mu Kirundo basabwa bashimitse yuko abanyeshuri baho boza baragira isuku imbere y'amashuri na canecane aho usanga hari utwatsi twahameze dusa n'urwatsi rutoto, basabwa yuko bozana amasuka bakaza kuduharura kugira hashishikare hasa neza na canecane kubera yuko ayo mashuri bayaronse bayipfuza ntibipfuza rero ko yocafura gose ngo agere kure.

Ku mashure matomato yomu gitanga bandanya basaba yuko bobaronse amashure meza kandi atsinda, ayo mashure na yakera gose babandanya basaba kandi yuko umunyeshuri iyo yinjiye yoza arasoma amategeko agenge iryo shure kugira ngo ntazoze arakosha ngo bamukure amanota meshi mu ndero babandanya basaba yuko bobarosa kandi n'amabomba kugira ngo bazoze barakoresha amazi meza na canecane ayo kunywa bazoze baranywa amazi meza ntibarware.

Amashuri matomato yoku mugembe barakenguruka cane gose ingene reta iguma ibafata mu mugongo mu kubahereza ibikoresho bitandukanye na canecane intebe baza baricarako bongera basaba rero yuko yobaronsa ikibuga boza barakinirako umupira na canecane umupira w'amaboko hamwe n'uwamaguru kugira ngo baze barakina bongera binonora imitsi kugira ngo bazogende guhiganwa ahandi.

Kumashure matoya yo mu ruziba bandanya basaba yuko reta yobafata mumugongo mukubaha intebe nziza bozabaricarako ndetse namababa yamazi bakongera basaba yuko yobaronsa kandi nikibaho ciza kugira ngobazoze barandika nihoboza baramenya babandanya basaba yuko yobikora hakiri kare kugira ngo babandanye biga umwaka wishure nacane cane kobageze mugice ca gatatu ahumwe wese abariko arakora gose kugira ngo yuzuze amanota meza maze ngo azaronke umwimbu mwiza

Ku mashuri matomato y'inyanza rake barasaba bashimise yuko reta yurabikoabahereza ahandi mashuri, kubera yuko usanga abanyeshuri ari benshi usha usanganey'intebari nyinshi mw'ishuri ugasanga intebezi hakwa gushika ku rubaho aba bo usanga abana b'imbere batabona ku rubaho babandanya basaba rero yiko reta yubaronsi handi mashuri kugira ngo ubicemwo imiwe biri bamwe birwe mu mugomwe abandi muyondimki.

Kumashure mato mato yo mu kayanza barasaba bashimitse yuko reta yobaronsa intebe zishasha kubera yuko izo bahorana ziza zaravunjaguritse usanga iyo bicaye usanga bahengamye babandanya basaba kandi ko bobaronsa namazi kugira bazoze barakaraba mugihe bahejeje kwiga canke mugihe bavuye gukina baze barakaraba amazi meza

Imuramvya kumashure mato mato barakenguruka gose ukuntu reta ishishikara ibafata mumugongo mukubahereza ibikoresho vyose mukugira baze baragira ubwenge babandanya basaba yuko reta yobaronsa namabombo yamazi kugirango baze barakaraba barakenguruka cane ukuntu yaheruka kubaronsa ibitabo vyinshi bitandukanye gutyo gutyo niyo babisoma bizobungura ubwenge maze baheze babe abambere babitore mwishure

Ku mashuri matomati yo murumonyi na amashuri meza cane utoraba na amashuri meza rwose aho usanga basize n'uturangiy amaranga iusanga yera, ndetse nayandi maranga yandi babandanya basa ba yuko uboza barabaronsa utuntu baza barakubuza aho hasi nk'imikubuzo, ndetse n'utuntu tugoharura kugira ngo hashishikari hasa neza kobera yuko hariho buntu bahateye usanga dusa n'urwatsi udutivi dusa n'urwatsi rutoto basaba yuko rero botse barahagira neza kugira ngo hase neza.

Ku mashure matomato yo Ku mugembe kugirango bafashe abanyeshure baze baramenya icirwa kimwe kimwe uko kizoza kirakurikirana barafashe bandika Ku ruhome barandika ivyirwa uko bizoza birirwa kw'isaha ya mbere ati hazokwirwa iki n'iki babandanya basaba kandi yuko boshishikara babaronsa ubumenyi kugirango bazokwige neza maze bazotore n'ikibazo ca reta.

Abanyeshure biga kumashuri matomato y'ibukemba barakenguruka cane gose ukuntu abavyeyi babo bashishikara babafasha mugihe bashitse muhira bakabasubirishamwo ivyo bize kw'ishure babandanya basaba yuko abo bavyeyi boshishikara bigisha abo bana gutyo birafasha cane n'abigisha ugasanga bigishije bamenya.

Abanyuyishuri biga ku mashuri matobe matu yo munyabugete barasa bashane bashimise yuko reto b ibaronsa amabomba y'amazi, kubera yuko iyibahijeye gukina umupira ucu usanga babuze ingene bakaraba gusanga abajanya ibicapfe umuhira ugasanga baranduye n'itsindi ngwara zitandukanye zifatira ku mwanda, basa bashimise rero yuko bubaronsi rya ibomba ry'amazi kugira ngo bashishikari bagiramagara ameza.

Ku mashure y'i Gatongati kubera yuko ibarabara ryaho hariho amabuye baharunze menshi basabwa bashimitse yuko abana bariko baragenda kw'ishure ndetse niyo bariko bariko barava kw'ishure baragenda kw'ishure ko bogenda bukebuke kugirango ntibatsitare mu kurindira yuko leta izozana ukuboko igashiramwo igaheza ikazana utuntu basiga hasi kugirango ntibaze baratsitara.

Ku mashure matama matoyi kayigi barakenguruka cane ku mashure yabaronkeje leta bongera basaba yuko iyebaronsa, kandi ibikoresho bitandukanyi na canecane intebe hamwe n'amaze meza boza baranywa, kubera yuko usanga iyo banyote wewe c' bagenda kure kunywa amazi basabwa yuko baorank'amabomba y'amazi kugira ngo abazozebe baranywa vyorosha.

Ku mashure matomate yo murumonyi barakenguruka cane ingenereti ibandanye bafata mu mugongo bongera basaba yuko yibaronsa ibipanga hamwe n'amasuka kugira ngo basozi baraharura imbere y'ayi mashure kugira ngo ashishiga arasa neza hamwe n'abatoyi babo bazoyigiremwo ameze neza.

Ku mashuri matoma ateyo mu kirundo barakenguruka rwose yukunturete rekwa ku baronsah ibikoresho bitandukanyi na canecane intebe bazozi baricara ko abanyeshuri babandanye basa ba yuko yibaronsa, kandi n'amaze meza kugira ngo abazozi barakarabaa mu gihe bavye gukina kugira ngo ntibacafuze dukoresha twa buto kw'ishuri.

Abanyeshure bo kw'ishure ritoya ryo mu Karindo, barashima cane ingene Reta yabaronkeje ibikoresho bitandukanye, na cane cane ivyo baza barakinisha. Basaba bashimitse rero yuko bobaronsa, ikibuga co gukiniramwo umupira w'amaboko, kuko nawo nyene ukenewe, kugira ngo baze barinonora imitsi. Basaba bashimitse kandi yuko, bobaronsa n'ibomba ry'amazi kigira ngo baze barakaraba.

Kuri rutana ya kabiri barashima cane ingene amashure yaho ari meza cane arigisha neza kanatsinda arasohora neza nabana basaba bashimitse rero yuko abavyeyi babobana boza bararungika abana kugira baze bige kwiryoshure ryakarorero nacane cane ahusanga abana bose bashoboye gutora ikibazo ca reta

Ku mashure matoma mato y'igitega babandanyi basaba yuko abavyeyi bbabana babo boza kuza ku batora hakirikare, kubera yuko iyo batevyeco usanga bigisha babaye barabaraba ugasanga barataye iyindi mirimo yabo basabwahashimise yuko uwuzo arenze iminota itanu uwo mwana azoca hantu.

Kumashure mato mato yi Karusi namashure meza cane yakarorero ariko kandi hariho ibigikenewe barakeneye ikibuga baza barakinirako umupira ndetse kandi barakeneye kandi nikibaho baza barandikako mugihe bari mwishure basaba bashimitse yuko rero umuyobozi wiryo shuri yogeregeza uko ashoboye kose mukubaronsa ikibaho baza barandikako.

Amashuri matomato yo kuri Rutana ya kabiri barashima ingene baronkejwe amashuri kandi babandanya bashima ingene reta ibandanya ibafata mu mugongo mu kubahereza ibikoresho vy'ishuri bitandukanye bakongera babasa yuko bobaronsa ikibuga baza bara kinirako ciza na cane cane icu mupira w'amaboko kugira baje barinonora imitsi.

Ku mashure mato mato yo ku Mugembe barakenguruka rwose ingene Leta iheruka kubazanira mu ngabire cane cane ibintu vy'intebe. Barakenguruka rwose barashima. Ariko kandi bongera basaba yuko bobaronsa naho boza barakinira barakenera umupira na cane ane uw'amaguru ndetse n'uw'amaboko, kugirango baboze baragenda guhiganwa mu zindi ntara.

Mucibitoke barakengurukira reta ko yabaronkeje amashure meza ariko kandi hariho abantu ya bomaguritse basabwa yuko reta yobasubiriramwo amashure kugira bashigikirane bakorere ahantu heza bareke kuguma bagira imbeho iyo bari mwishure nacane cane aho usanga imvura yuruherezi iguma irwa ari nyinshi basaba yuko bobazanira ibintu bifuka aho hantu kugira bige basusurutse

Ku mashure matomato yo ku Muhweza yahora ari amashure meza cane, ariko, ubu usanga batakigira isuku imbere y'ayo mashure, abanyeshure baho babandanya basabwa yuko boza barakora isuku na canecane ku musi wa gatandatu kugira ngo barondere amasuka baze baharure, ndetse n'imikubuzo bayizane kugira ngo bahakubure habandanye hasa neza, babandanya basaba yuko batosubira kuhafata minenerwe, kuko ayo mashure bayaronse bayashashaye.

Kumashure mato mato yo mu kayanza umuyobozi wiryoshure aherutse gushiraho itegeko rivuga yuko ivyirwa vyose bazoba bahejeje kwiga yuko umwigisha azoca azaravyandika kurupapuro maze akabihomeka kuruhome kugira ngo abanyeshure bazoze barabisoma niho bazoza barabitahura gusumvya

Mw'irongero ku mashure matoya barasaba bashimitse yuko reta yobaronsa ibikoresho, na cane cane intebe baza baricarako, bongera basaba yuko yobaronsa n'amazi meza kugirango bazoze baranwa amazi meza, bikingire ingwara, na cane cane izifatiye kw'isuku rike.

Abanyeshure biga ku mashure mato mato yo mu Butambara, barashima cane ingene bafise amashure meza, bongera basaba yuko abanyeshure boshishikara bagira isuku imbere y'ayo mashure, bongera basaba ko leta yobaronsa amazi meza kugira baze barakora isuku vyiza cane imbere y'ayo mashure.

Ku mashore mata mate yo mu ndoba barakenguruka cane igene leta ishirikali bari abaneza mu kubahereza ibikoresho bitandukanyi yongeare basaba yuko iyebaronsa ikibuga c'umupira kugira ngo babarina bazaze barakina imipira itandukanyi yab iyoamaboko, ndetse n'iyo amaguru babandanye basaba ko bobaronsa ni boba ro aamazi.

Ku mashuri yo mu Kigwati, ni amashuri meza cane, yahora ar'amashure meza rwose y'akarorero, ariko kandi abigisha baho basabwa rwose yuko abanyeshure baho hantu boza barakora isuku, bagahanagura ibicafu biri imbere y'amashuri mu gukuraho ibiti vyose, amababi aba yakorotse kugira bayakureho baze kuyata, hashishikare hasa neza rwose.

K'umashure matomato yo mw'ijabe n'amashure meza cane nti woraba, n'amashure yubakitse neza asize n'irangi, irangi ritukura hasi hamwe nohasi ahandi hanze aho bahubatse ,utuntu dutandukanye ndetse barahasize n'uturangi dusa n'urwatsi rutoto ,utwo twatsi rero baza baradukubura bongera badukata kugira ngo tugume dusa neza, turabakengurukiye cane ukuntu bafise isuku ryinshi.

Ku mashure yo c'Ikigombe barashima cane ukuntu Reta yabaronkeje amashure meza Kandi bongera basaba ko yobaronsa ikibuga bakiniramwo umupira wob'uwamaguru ndetse uw'amaboko, basaba bashimitse bobaronsa kandi ibomba ry'amazi kubera yuko iyo banyotewe babura iyo baja kunwa amazi, ugasanga bagiye mu mihana ucusanga bacerewe gusbira kw'ishure.

Kubera yuko abantu bagenda kwiga mu nyarubere ari ahantukure, kandi cane rero basabwa abashimise yuko abana babo baronderera ahantu bazoze baragengendera na canecane ba modokari rero yuma vy'eshure basohotse basanga imodokari ziri ingahe imberey y'amashuri kugira ngo bacawurira ye modokari ihe zibatwara mumwe wese muhiri wiwe barashima cane ngene bavyeyiba vyitwayemwo neza mu kubarondera utwo tugendesha.

Kumashure mato mato yo mu Rumonyi barakenguruka cane ingene reta yabaronkeje amashure meza yakarorero bongera basaba yuko yobaronsa kandi amabomba yamazi kugirango baze baranywa amazi meza bikingire ingwara zitandukanye na cane cane iziva kwisuku rikeya.

Ku mashuri mato mato yo mu Busoro n'amashuri meza cane ariko kandi hariko ikibuze bafise intebe ntoya kandi dukeya nya dutebe cane basaba bashimitse yuko rero reta yobaronsa intebe nziza ndetse ikabaronsa n'amazi baza bara karaba ayandi baze barayanwa kugira bashishikare bagira amagara meza.

Mu Kanyosha ku mashure matomato babandanya bakenguruka ukuntu Leta ibafata mu mugongo mu bahereza ibikoresho vy'ishure bongera basaba yuko abanyeshure imbere yuko binjira boza barasoma amategeko kugirango birinde gukosha amakosa mw'ishure.

Ku mashure matema mate yo mu kibenga barakenguruka cane rwose uku nturira tigume w bafata neza mu kubahiriza ibikoresho bitandukanyi na canecane ntibewe bazabaricarako bongera basaba yuko yobaronsa ikibaho ciza kimwe cirabura rwose hamwe baza barandikako ningwa kugira ngo bazi barabona abanyeshuri kutyo baze hezo baronko mwimpu mwiza mw'ishuri.

Ku mashure matoma atoyo mu kayanza barakenguruka kwose uku untoreta yabaronkeje amashure meza, ariko, kandi barasaba bashimitsaye yuko reta yorab ikaabafata mu mugongo muko bahereza ibiyobaza barashira ku madirisha, kubera yuko haje basuma bakabumagura kugira ngo bibe birindanti basize bahamenaguye bandanya basaba rero yuko balonsa ivyo bikoresha kugira ngo bashishikarie biga neza hatekanye atabwoba bafise.

Ku mashuri matama matu yomakigwena barakenguruka cane ingenereti ibandanyi bafatama umugongo mu ku bahereza ibikoresho bitandukanyi bongera basaba yuko yo barosa, kandi n'ikibuga c'ukuzabarakenirako kugira ngo ashizogende gukinta mu zindi ntara, maze babatsinde baheze baronka igikompe.

Ku mashure matoya y'i Karusi barakenguruka gose ingene reta iguma ibafata mu mugongo mu kubahereza ibikoresho vy'ishure. Barashima cane no ku bashitsi uyu musi yabarungikiye, aho bari baje ari benshi kugira ngo bumvirize ibibazo abanyeshure baho usanga bahura navyo. Barakenguruka cane bongera basaba y'uko boguma baza kubagendera.

Ku mashure mato mato yo mu gihanga abanyeshure baho barashima ingene biga neza na cane cane yaho umuyobozi wiryo shure yababwiye yuko biza barandika kukibabaho kugira abanyeshure baze baravyisomera gutyo gutyo iyo babisomye uca usanga vyagiye biraja mumutwe ugasanga wize neza ivyo babajije ugasanga wavyishuye neza.

Kumashure mato mato yi bururi basaba bashimitse yuko abavyeyi boza baraherekeza abana babo na cane cane yuko ibarabara bahora bacamwo ubu ryabaye nabi ryarabomaguritse babandanya basaba yuko reta rero yoraba ikarikora hakiri kare kugira ngo abo bana bashishikare babandanye bagenda kwishure bameze neza

Ku mashuri matomatoy yi mu gatonga ati basaba abashimitso y'ikoreteye baronsi ikibuga abazo barakinaramwo abana awousanga abo bana bariko barakina, ariko batafise imipira bakina ndese ataniikibuga ciza bafise basaba abashimitso y'ikorero y'i baronsa imipira bazo barakinisha amaboko kugira ngo na bo nyene ni yo bakura bazogenda mu mahiganw bahigonene ku yandi mashure n'abandi banyishuri.

Ku mashuri matomu atobe uku gifunzo ya mbere barashima cane ingeneretaya bahaye mashuri meza, ariko, kandi babandanya basabaye yuko yibo baronsi ikibuga bakenera mumupira na canecane umupira w'amaboko kugira ngo bazoze barahiganwa hamwe na yandi mashuri tubandanya dusabaye yuko, kandi bubaronsi, kandi n'amabomba y'amazi kugira ngo bazi barakaraba yibahe jiye gukina umupira.

I Bubanza kumashure mato mato barakenguruka cane ingene Leta yabaronkeje ibikoresho bitandukanye na cane cane ivyo baza barandikako bongera basaba yuko yobaronsa n’amazi meza kugirango bazoze baranwa amazi meza bareke kugwara za ngwara zandukira na cane cane izifatira no kw’isuku rike.

I karusi kumashure matomato baguma basaba ko boza barakaraba igihe basohotse Kubera ko hari ingwara yateye iza irandukira abantu batandukanye basabwa bashimitse ko boza barakwirikiza iyo ngingo kugira bikingire iyo ngwara yadutse muriyo ntara.

Kumashure matomato yi Gitega ni amashure meza ya karorero ntiworaba ariko Kandi hari ibigikenewe kuzosubiramwo na cane cane Ari ayakera cane ikibutsa ko reta yobaronsa ibikoresho kugira basane ayo mashure bareke kuza baranyagigwa na cane cane Aho usanga imvura iriko irarwa usanga uruhererezi rwinjira indani ugasanga abanyeshure banyagiwe ndetse nibikoresho vyabo vyanyagiwe.

Ku mashure mato mato yo mu nyakabiga, barasaba bashimitse yuko reta yoraba ikabasubiriramwo amashure yabo. Amashure yabo n'ayakera cane, none yarabomaguritse ahandi arasambuka. Babandanya basaba yuko yobaronsa kandi n'amazi yo kunywa meza kubera yuko ayo bafise n'ayakera yaraguye ingese. Bisaba yuko bayasubirira akaba meza cane kugira ngo bikingire ingwara zose zifatira kw'isuku rike.

Mu Rumonyi ku mashure mato mato barakenguruka gose ukuntu bashishikara baronka abigisha n'abigisha. Basaba rero bashimitse yuko leta yobaronsa n'umupira baza barakina, kugira ngo bashishikare bagira amagara meza ndetse binonore n'imitsi, bongere baze baragenda guhiganwa mu zindi ntara maze bazoronke igikombe.

Kumashure matomato yi bubanza barakenguruka cane gose ukungene reta iguma ifashe mumugongo mukubahereza ibikoresho bitandukanye iheruka kububakira amashure meza yakarorero ntiworaba babandanya bashima cane ningene babaronkeje abigisha beza bameze neza bigisha neza ndetse bamenyesha babandanya babakengurukira bongera babasaba yuko bobaronsa amazi kugirango bazoze barakara igihe binjiye mwishure canke basohotse

Kumashure matomato yi Butare barasaba bashimitse Cane Yuko boza barabamanurira ikintu baza baravugiriza ko iyisaha iheze hari ikintu baza baravuzaho kugira bamenyeko isaha iheze , basaba bashimitse ko bokimanura bakagishira hasi kugirango abana bato bato bashobore kuza barakivuza iyo bakeneye no gutaha baza barakivuza kugira bamenyeko amasaha yageze.

Kumashure matomato yo mu buyenzi barakenguruka cane gose ikwungene reta ibafata mu mugongo mu kubahereza amashure meza barakenguruka cane nabavyeyi bazanye abana kwiryo shure bizigiye ko bazoronka umwimbu mwiza cane ariko rero barasaba bashimitse reta yuko yobaronsa amabombo yamazi kugirango abanyeshure bahejeje gukora ibibazo bitandukanye baze barakaraba ndetse no mu gihe bahejeje gukina baze barakaraba kugirango bashishikare kugira amagara meza.

Ku mashure matomato y'igitaza barakenguruka gose kukuntu reta iheruka kubaronsa amashure meza kare wahora usanga bafise amashure mabi aho usanga bahora banyagirwa, ariko ubu barashima cane ubu ntibakinyagirwa babandanya basaba, kandi yuko yobaronsa n'ikibuga bazoza barakenerako umupira na canecane umupira w'amaguru hamwe n'uw'amaboko, babandanya basaba rero yuko boshishika babagirira neza mu kubafata neza kugira ngo baze bige neza maze baheze amashuri neza.

ku mashure yo ku mugembe barakenguruka gwose ingabire baheruka kuronga na cyanecyane y'intebe aho karebaho rusanga atantebe bafise ariko bafise intebe zikwiye basabwa rero ikobozo barazibungabunga kugira ngo n'abatoyi babo bazoshobore kuziga ko na cyane cyane aho usanga abantu bato bato aribo bakeneye kwicara ku ntebe nzizo basabwa kandi bashimitse y'iko baronsa n'amazi bozo barakaraba ndetse baze baranywe n'amazi meza

amashuri matomatoye yo mu busoro na mashuri mezacane y'akarorero niya yandi afise igorofa zitatu babandanye basaba rero y'uko baboronsa amabomba y'amazi kugira ngo iyobahejeje gukina umupira baze barakarab babandanye basaba kandi ko baronsa n'umupira w'a maboko kubera ngaho hantu ntawo bafisi bashaka kuzazoba rinonora imitsi ku mipira yose itandukanye

Ku mashuri mato mato y'i Karusi, barakenguruka cane ingene leta iheruka kubaronsa ibikoresho bitandukanye, na canecane kwihuta no kububakira utuzu twa surwumwe. Kare wahora usanga bafise tubiri, ariko ubu twarabaye twinshi. Nibwishi cane umwe umwe wese agenda aho yifuza. Barabakengurukiye cane, bongera basaba y'uko bobaronsa amazi meza.

ku mashuri matomate yo mu kirundo barakenguruka cyane kubw' amashuri ba ronse babandanye basaba y'uko retabe bahereza ikibuga bantu bazorakinira na cyane cyane umupira w'amaboko hamwe n'uw'amaguru gutyo gutyo bashishikariye bakora bameze neza maze bazoshobore kuja guhiganwa handi mu zindi ntara batahukana igikombe

Igiharo turashima cane yuko hari abagiraneza baje gufungurira abanyeshuri baho kubera yuko basanga bashonje ugasanga ntibagira ico bafungura, barashimiye cane abantu baje kubafataga mu mugongo kugirango ibibondo bishobore kwiga neza bihaze atakibazo na kimwe gutyo gutyo bazosanga batahukanye umwimbu mwiza.

ku mashure mato mato yo mu gatereni barakenguruka cane ingene abanyeshuri baza barifataneza mu ishuri iyo umwigisha ariko arigisha nabo bariko barandika ivyo baza barabaza bongera babitahura, bongera basaba yuko boza barabandikira no kukibaho kugirango ivyo badashobora kubandikira bashobore kuvyisomera kuri aho.

ku mashuri mato mato y'imahwa barakenguruka gose ukuntu leta ya bafashe mu mugongo mu kubakira amashuri meza y'akarorero babandanye basaba rero y'uko yobaronsa n'amazi kugirango bazibarakoresha amazi meza kugira ngo bikingira indwara zitandukanye babandanye basaba kandi ko bobahereza n'ikibuga c'umupira kugirango bazibarakina b'inonora imitsi.

I Karusi ku mashuri mato mato barakenguruka cane ukuntu reta iguma ibafashe mu mugongo mu kubahereza ibikoresho vyishure na cane cane intebe, bongera basaba yuko yobaronsa n'ikibuga boza barakinirako na cane cane umupira w'amaguru hamwe n'uwamaboko.

Ku mashure mato mato yo mu Kirundo n'amashure meza cane y'akarorero basaba bashimitse yuko rero leta yobaronsa kandi ibomba ry'amazi kugira ngo baze barakaraba iyo bahejeje gukora ibikorwa bisanzwe usanga bacafuye bisabwa bashimitse ko boza barakaraba kugira ngo birinde indwara zose zifatiye kw'isuku rike.

ku mashuri mato mato yo mu Kayogoro, barakenguruka cane ingene Leta iheruka kubaronsa ibikoresho bitandukanye ,na cane cane imashini nyabwonko aho bari bazikeneye gose ,iyo bariko bariga basabwa yuko baba bazifise ubu rero barazironse ,ubu rero baza bariga neza kandi bishimiye gose ko bazoronk ‘umwimvu mwiza gose.

Ku mashuri matomato yo murumonyi n'amashuri meza cane y'akarorero kanatsinda baramenyesha usanga abanyeshure bamenye arikubwinshi basaba bashimise y'uko rero ababyeyi babo bana borondera abandi banyeshure kugirango baze kuyiga ari benshi bashishikare bamenya gwose basaba kandi bashimitse ko bobaronsa ibomba ry'amazi kugirango baze barakaraba iyo bahejeye kwiga.

Ku mashure matomato yo mu Busoro, barakenguruka cane gose ingene abigisha baho bitanga batiziganya kugira ng'abana baho baronke ubumenyi, rero babandanya babasaba yuko bobaronsa ingwa nyinshi kandi bakabahereza n'amazi meza kugirango abanyeshure iyo banyotewe bace banywa amazi meza kugirango bashishikare bagire amagara meza birinde ingwara zose zifatira kw'isuku rike.

Ku mashure mato mato yo mu Kimanga babandanya basaba yuko leta be bafata mu mugongo mu kubasanurira amashure yabo kubera yuko imvura yaguye ari nyinshi haciye habomagurika usanga n'amadirisha yamenetse babandanya basaba yuko bobarosa kandi n'ikibuga c'ugukiniramwo umupira na cane cane kugira ngo bataze baragenda guhiganwa mu yandi makomine.

Ku mashure mato mato yo mu kayanza barakenguruka cane ingene reta yamye ibafata mu umugongo mu kubahereza ibikoresho bitandukanye ubuhoho barashima bose ingabire baheruka ku bahereza y'amameza ndetse n'intebe kugira ngo bazoze bariga neza, bongera bagira n'inama nziza.

amashuri mato mato yomu kirundo na amashure meza cyane utoraba rero abigisha baho babandanye basaba y'uko bozana nabanyeshuri benshi ababyeyi bakabareka kugira ngo baze kwiga kw'igishure kubera r'ishure ryiza cyane riramura babandanye basaba kandi y'uko letaye yobaronsa n'ibomba ry'amazi kugira ngo baze barakaraba

ku mashuri mato mato yi Karinzi barasaba bashimise y'uko bobaronsa amazi meza baza barakaraba ndetse baze baranywa barongera ho basaba y'uko baronsa n'ikibuga c'umupira na cane cane ikibuga c'umupira w'amaguru hamwe n'icamo w'amaboko basaba bashimise rero y'ukoreteye bafate ho mugongo ikabaronsa ivyo bibuga kubwira ngo abatoze barakina bagende no guhiganwa handi.

ku mashuri mato mato y'iruranga n'amashuri meza cyane y'e karorero n'iburaba rero babandanyi bo basaba yuko bubaronsa amabumba y'amazi kugira ngo abatotze barakaraba amazi meza ndetse batse baze kabaranywa n'amazi meza kugira ngo bashishikare bagira amagara meza

Ku mashure matomato yo Mwirongero barashima cane ingene leta yabaronkeje amashure meza, kandi bongera basaba yuko yobarosa ibibuga baze barakinirako umupira, na cane cane umupira w'amaboko hamwe nuw'amaguru kugirango bashishikare binonora imitsi bazogende no guhiganwa muyandi makomine ndetse baba bitsinde bongere baronka igikombe.

Ku mashuri mato mato yo murumonyi yahora ari amashuri meza cane y'akarorero kandi nubu aracari meza ariko kandi hari n' ibigikenewe basaba bashimitse y'uko yobaronsa ikibuga bazoza barakiniramwo umupira na cane cane umupira w'amaguru hamwe n'uw'amaboko kugira ngo abanyeshure baho bashobore kugenda mu mahigano bahiganwe mu yandi mashuri atandukanye maze bazotahukana igikombe.

Ku mashuri matomato yo mu Gitanga yahora ari amashuri meze cane ariko ubu yashaje akenewe gusubirwamwo babandanya basaba yuko reta yo bafata mu mugongo mu kubarosa kandi ibikoresho vyiryo shure ndetse no gushiraho uruhome rukingira uruhuherezi kubera y'uko imvura iguye uca usanga amazi y'injiye indani ugasanga n'iyo shure ihatswe ku bomoka babandanya basaba rero yuko reta yo bafata mu mugongo mu kubahereza ivyo ibikoresho vy'ishure.

kumashure matamato y'igatongati barakenguruka cane gose ukuntu reta ibandanya ibafata m'umugongo mukubahereza ibikoresho bitandukanye. Bobo baherutse kubaronsa n'ibitabo vyinshi bazoza barasoma. Babandanya basaba yuko bobaronsa kandi n'ikibuga bazoze barakenirak'umupira.

Mucibitoke barakenguruka gose ukuntu reta yabaronkeje amashure meza kandi meza gose bashima gose ko babahaye n'amabomba y'amazi. Ayamazi rero azarabafasha no kuvomera utwama bateye imbere y'ayomashure kugirango dukure neza. Babandanya basaba yuko bobaronsa ikibuga c'umupira kugirango bazoze barakina umupira naho bagenda guhiganwa kuyandi mashure atandukanye.

ku mashure matamato y'ububanza barabandanya basaba y'uko reta yobaronsa abakozi bazoze baracungeraye mashuri kubera y'uko usanga abasoma be bapomoye bakinjira ugasanga bivye ibikoresho vy'ishure babandanya basaba kandi ko reta yobaronsa n'amabomba y'amazi kugira ngo abazoze barakaraba yibahegeje kwiga cangwe iyibahegejeje gukina

Kumashure mato mato yo mu Kayigi barasaba cane bashimitse yuko reta yobaronsa ikibaho baza barandikako c’irabura, ubundi uwafise ikintu baza barandikako hamwe usanga n’indome banditseko canke ibiharuro ugasanga ntibibona , basaba bashimitse yuko rero bobaronse irangi ry’irabura kugira ngo basigeko maze baze bariga neza kandi baronka n’amanota meza.

Ku mashure matomato y'inyamure ntibagira urugo barashaka yuko bobaronsa uruhome ruza rurakingira amashure yabo kugira ngo ntihagire abasuma baza barinjira na cane cane aho usanga abasuma baguma baza bakiba ibikoresho vy'ishure basaba bashimitse rero yuko reta yobaronsa ivyo bihome kugira ngo bakingire amashure yabo maze abanyeshure bashishikare biga neza batekanye bazi yuko ibikoresho vyabo bicungerewe neza.

Ku mashuri yo ku Mutukura barashima cane ingene reta yama ibafata mu mugongo, yarabahaye amashuri meza ndetse yarabahaye n'urubaho rwiza, babandanya basaba yuko yoza irabahereza n'ingwa nyinshi kugira ngo baze barandika ku rubaho niho abana baza baramenya iyo bariko baravyisomera, ubundi iyo ubivuze ku munwa gusa usanga atavyo bashoboye kwandika.

Kwishure ritoya ryo kumuzungu nishure ryiza cane utoraba ryakarorero ariko kandi hari ibigikenewe barakeneye amabomba yamazi kugira ngo bazoze barakaraba iyo bahejeje kwigisha barashaka yuko boza barakaraba bashaka kandi koboza baranakaraba abanyeshure iyo bavuye gukina kugira ntibacafuze ibikoresho bandikako

amashuri matomato y'ikarusi barakenguruka cane amashuri bari bararonse yari amashuri meza cane akomeye utoraba, ariko kandi barasaba yuko bobaronsa akarangi kugira ngo baze barasiga na canecane ahantu hasi harumaguritse na honyene bahasubiremwo hareke kuza hara bomagurika, barakenguruka cane bongera basaba yuko bobaronsa n'izindi ntebe, kuko izindi nziza zaravunjaguritse na canecane yuko zimaze imyaka myinshi.

Amashure matomato yo mukarindo n'Amashure meza cane utoraba, yemwe n'Amashure y'akarorero,. Imbere y'aho hantu barahateye n'utwatsi dutoto barahatera n'ibindi biti, Basaba bashimitse yuko abanyeshure boguma bahagirira isuku nkuko vyama bihari kugirango ntihazokwigere har'agatotsi nagatoyi bahasanga Na canecane ko ayomashure yabagoye batari bwigere baronka amashure meza nkayo.

Utera uja ku mashure yo ku Mugembe ibarabara ryaho ryabomotse ryimburutse ntiworaba, abantu benshi baguma bagira ubwoba ukuntu bashobora kujabuka aho hantu, basaba bashimitse yuko reta yoraba ikabakorera mu ngata ikabahereza ibikoresho, kugira ngo bubake iryo barabara, na cane cane yuko ari mumvura ntirigume ribandanya ngo ryimburuke habe ikinogo kininiya.

I ruhande y'amashuri yo mu butambara hariho ahantu hari barabara iryo baraba rusanga rifise n’ikorosi, basaba bashimitse yuko abantu bagendesha ivyo bigendeshwa nk'imodoka n'ibindi, ndetse n'amakinga, kuko boze baragenda bukebuke nacane cane yuko hegereye ishuri kugira ngo ntibateze amasanganya wohana.

Mucizigombe ku mashure matomato, abana baho barasaba bashimitse yuko Reta yobaronsa imipira yo gukina ndetse n'ikibuga c'umupira. Abandi bana muyandi mashure usanga bafise ikibuga ariko bo ntaho bafise bakinira. Basaba bashimitse rero Yuko Reta yobafata mu mugongo ikabaronsa aho baza barakinira ndetse n'imipira baza barakina itandukanye yab'iyamaguru canke y'amaboko.

Ku mashure matomato yo mu Kagogo yambere barasaba bashimitse ko ayo mashure boza bakayasubiramwo kugira bareke bayubake nez ego bari batanguye kuyubaka ariko ntibabihejeje basaba bashimitse rero boza bakaduza ibihome ngo bashobore kwiga neza ndetse nabana bige neza bigira ahantu hamezs neza basaba bashimitse ko bozana ni bombo kugira baze barakaraba

Amashure yo muri Mikurira ya kabiri ni amashuri meza cane atey'igomwe ntiworaba. Ariko kandi hariho ivyatsi bateye mu rugo, ntibaza baribuka kubiharura. Basabwe bashimitse ko boza baraharura ivyo vyatsi kugira hashishikare hasa neza na cane cane ko ar'amashure meza y'akarorero. Abantu baze bararengana baze babone hose ko ari heza kugira bazoce baza barazana abana kwigaho.

Ku mashure mato mato yo mu Rumonge, barashima cane ingene baheruka kuronka amashure meza. Barakenguruka kandi n'ukuntu umuyobozi w'iryo shure, ashishikara abaronderera ibikoresho bitandukanye, na cane cane yuko amazi aza arakama, yarabarondereye ikintu baza barashiramwo amazi y'imvura, iyo imvura yaguye, bagaca bareka amazi. Barakenguruka cane rero, kuruwo mwitwarariko umwigisha wabo aza arabagirira.

Ku mashure yo mu Kimanga, barashima cane ingene babaronkeje amashure meza, Kandi barabandanya basaba yuko abanyagihugu boguma bazana abanyeshure kuhiga. Na cane cane ko ari mashure yakarorero, Kandi barabubakiye n'ahantu baza baraca kugira mtibigire banyagirwa. Basavye rero kuzana abanyeshure babo kugira bige rwose, niho wasanga abanyeshure bashishikaye, bagira umwete.

Ku mashure matomato yo muri majambere ya mbere, barasaba bashimitse y'uko abantu bafise ibigendeshwa na cane cane vy'amanodokari, y'uko boza barareka gushika kw'ishure kubera y'uko usanga abana baza barahakinira, usanga boza barateza amasanganya. Basaba bashimitse y'uko amamodokari yokwigira kure ntaze kwegera impande y'ayo mashure.

Kumashure mato mato yo Kumugembe barashima cane ingene abigisha baho babigisha na cane cane yuko baza barabahereza n’utubazo kugirango baje gukorera muhira baca babandikira mumakaye rero kugira bagende gukorera muhira , bukeye bace bazana izo nyishu hama bavyishure, babitoye baze barabahereza amanota mumakaye. Barabashima cane ingene iyo ngingo bayishizeho kuko kare wahora usanga bayoberwa cane.

Abanyeshure bo ku mashure mato mato yo mu Mugembe, barasaba bashimitse yuko reta yobaronsa ikibuga ciza, kubera yuko ahantu bariko barakinira usanga huzuye n'ivyatsi, basaba bashimitse yuko boza barahagirira isuku, hanyuma reta igaheza ikabahereza ikibuga, bakaza barakina umupira, n'umupira ikabahereza, kugira bazoje no gukina mu mahiganwa.

Ku mashuri mate mato y'imuzye n'amashuri meza cane utoraba rero basaba bashimitse yuko reta yibaronsi utunotudupanga hamwe no tunotu, kuko abura tundi kugira ngo baze baratema ibiti bateye imbere y'amashurikubara yuko vyarakuze rwose ubisigaye bisumbana amashuri basaba bashimitse ko bazi baragira isuku imbere y'ayo mashushuri.

Ku mashure mato mato y' i Nyarubere ni amashure neza cane, ariko ubu yarashaje bisaba ko leta yobafata mu mugongo kugirango bayasanure, bayashireko amabati mashasha kubera ayariko yaraguye ingesye ntiworaba. Rero niyo imvura iguye uca usanga bariko baravirwa, bakaba bashimitse rero yuko leta yobafata mu mugongo, mu kubahereza ivyo bikoresho kugirango babandanye biga neza harahantu heza hasukuye.

Abanyeshure biga ku mashure matomato yo mu Rumonyi barashima cane ingene Leta yabahaye amashure. Rero abayobozi b'iryo shure babandanya basaba abanyeshure ko bovyifatamwo neza mu kuza bambaye n'umwambaro w'ishure mwiza. Na cane cane ko baronse umwambaro usa n'ubururu kugira ngo bazoze barambara iminsi yose kugira ngo bitandukanye n'abandi banyeshure bo ku yandi mashure yandi.

Ku mutumba wa Jomati barakenguruka cane ingene abanyagihugu babaronkeje abantu baza kubigisha gusoma no kwandika na cane cane abatari babizi. Barakenguruka cane rero ishirahamwe ryaje kubagendera kugirango ibateze imbere nabo nyene ntibasigare inyuma y'abandi na cane cane aho usanga abagore bavuga yuko ataco bamaze ataco bashoboye kubera ata n'amashure baba bafise.

Ku mashuri mato mato y'igiharo barakenguruka cane ingene ba baronkeje umashuri meza, ndetse barabakengurukira n'ibikoresho babahaye na canecane ububati kugira ngo bazi barabika ibikoresho canecane nk'amakaramo, ndetse n'amakaye andwa hamwe n'ibindi bindi vintu vyose baigisha baba bakoresha uduca murongo twose baza baratubika mu toutubae ati barashimacane rero ingene bashishikara abafataneza kugira ngo abana babo bigeneza.

Mu mashurire matomu ateyo mu mikurira ya mbere, kubera yuko abanyishure batatahiwe ivyirwa vyomwigishe giheze uyu musi rero muyobozi w'iryo shure yashize aho itegeko yuko abigisha boze barigisha ku bipapuro canecane bakabimadika ku ruhomi bakandikako ivyo bakeneye kwigisha abu bana kugira ngo abazosi barabisoma hanyuma ni yo babisoma biheze bijammwe tw ivyo bizofasha cane kugira ngo bazoranka umwimvi mweza abo banyeshuri.

Abana banje biga ku mashure matomato yo mu Rutana barakundana yemwe ntiworaba iyo bagiye kw'ishure bama bafatanye amaboko ntibasigana ndetse niyo bariko baranywa icayi bararindirana ntibacuranwa kugira bagende kw'ishure neza bagende bafatanye amaboko kugira ntihagire uwurwa ndashima cane imana yabampaye ibankomereze ibibondo vyanje Imana yampaye.

Ku mashuri matuma matu iyo mu gatonga ati babandanyi basaba yuko reta yebandanyi bahefata mu mugongo mu kubahereza ikibuga bazabarakinira kocaishure basa bashimitse yuko, kandi bwozabara bbungabunga ivyo bigisha bababasize kubabamanitsa harigi busanga abanigisha basize bamanitse ibintu uko bisanga abanyishure babimanuye mubasanga ba bitabaguye, kandi vyoabia vy'a kamara basa bashimise yuko iyo ngendo yuhagarara.

Kw'ishure ritoya ryo munyarubere ni ishure ryiza cane ry'akarorero kanatsindaryubaseka ijambe ni rimwe ry'amagorofa rifise amagorofa abiri rero imbere y'iryo shure hariho abantu basanga batahazi rero barahasize ikintu c'gicapu kugira ngo kibereke ahaho iryo shure riri uku nturyitwa rero barashimacane ngena abayobozi b'iryo shure bashize ico gicapu rabishijwe abahora bazimira ugasanga bagiye ahandi hatariho.

Ku mashuri matomu mateye mu gipfunzo babandanyi basaba yuko abanyishuri boza baragira isuku neza na canecane aho usanga intebe barihejeye gukoropa uca usanga intebe bazigize nabi ugasanga bazipanza ugutariko basaba abashimise yuko bazofata umurango umwe zose bantu bariko bararengana ntizizikubateka na canecane yuko usanga abakoma batsitara ugasanga bakomeretse.

Kumashure mato mato yo mu Cizigombe, barashima cane ingene Reta iheruka kubaronsa ikibaho baza barandikako. Na cane cane ko kare ataco bahora bafise, wahora usanga bigisha k'umunwa, n'ibiharuro ugasanga bandika k'umunwa, bakaza baravuga k'umunwa. Ariko ubu abanyeshure barakenguruka cane, barafise ikibaho, umwigisha arandika ko ibiharuro, rero abanyeshure bakabitahura neza, gusumba aho abanyeshure baraheza bakabitahura neza, gusumvya uko bahora bavyumva ku munwa.

Kw'ishure ritoya ryo mubuhwamyi ,n'amashurwe meza cane ntiworaba, kandi yubakitse kijambere ,bafise n'amazi meza, baheruka kuronswa na reta, reta iheruka kubahereza utodobo baza barashiramw'amazi ,kugira ngo baze barakaraba, igihe bavuye gukina ,kugira binjire mw'ishure basa neza.

Kumashure matomato yo mukivoga umuyobozi w'ishure yarababajwe cane n'ingene abanyeshure batamenye mw'ishure. Yari yasavye yuko abigisha mukwigisha boza barapfuma babicapa kugirango baze barabisoma babisoma nkumpapuro gutyogutyo abana boza barabitahura bikaza biraja mumutwe hageze gukora ikibazo bagaheza bakabitora.

Ku mashure matomato yo kuri Rutana ya gatatu babandanya basaba yuko barya bantu boza bararera abana ko boza hakiri kare kugira ngo begeranye abana bababungabunge babarinde kuza barakomereka. kubera yuko abanyeshure bashitse hakiri kare baca baguma bakina, nabo ni abana batoya. Bisabwa yuko bokwama bakwirikiranwa ku mwanya ku mwanya. Barabandanya basaba yuko abo barezi bobaba hafi kugira abana babo nt8bagire ikibazo.

Kumashure yo mwikurira yambere babandanya basaba ko reta yobafata kumugongo irashima cane ingene yabaronkeje amashure ko nibisabwa ntabiyo bihari vyo kumadirisha iyimvura iguye rero ucusanga bariko baranyagirwa uruherezi ryuzuye rukinjira indani mwishure basa kandi reta ko yobaronse imiryango namashure meza

Kumashure matomato yo mukivoga namashure meza cane ndetse barafise ninzu imwe usanga irimwo ibitabo ivyo bitabo baza barabisoma kugira ngo bashishikare bacubwenge umuyobozi wiryo shure arasaba ashimitse yuko abanyeshure bogenda kubisoma hamwe basanze bitabakwiye aheze abazanire ibindi kugirango bige neza bazomenye neza bafise numwimbu mwiza

Kumashure matomato yo murumonyi barashima cane kobararose amashure meza ariko kandi hariho igisabwa ikibaho bafise n'ikibaho gishaje cane ahusanga kitacirabura. Rero barasaba bushimitse ko bobarosa akarangi baze barasiga kwico kibaho kugirango iyo bariko barandika bashobore kwandika neza ibibona ndetse n'abanyeshure babibone neza. Niho boza bariga bongera bamenya bakaronka n'amanota meza.

Kw'ishuri eritorito ryo mubuhamyi barasaba bashimiseko reteye bafatahu mugongo mu kubanusa ibikoresho vy'ishure na canecane n'iryo shure kugira ngo basige hasi baze barigira hanu bameze neza ntibagiran' intebe nziza byac arako, ndetse ntano rubaho bafise bandikak iyo bashaka kwandika bafise ikintu c'igitambara cera ni co bazabarigirako basa bashimiseko reteye baronsa rero hamwe nikibaho bazabarandikako.

Amashure mato mato yo Murumonyi namashure meza cane utoroba barashimye cane ingene babaronkeje ivyo bikoresho vyaho hantu kugirango bubake ayo mashure, namashure afise amabati asa nibara ritukura yemwe ntiworaba ni meza gose imbere yaho harateye nutwatsi twiza dusa nurwatsi rutoto ntiworaba niheza gose barashima cane ingene reta yabafashe mumugongo kugira bubake ayo mashure.

Kumashure matomato yo mukivoga barashima ingene baheruka kuronka amashure meza ndetse baranabaronkeje nico bazoza baravugirizako kugira bagomba baje gukina bamenye ingene bagenda gukina ndetse nomugihe bagumba kuka gutaha bamenyo amasaha yageze yokuja gutaha. Babandanya basaba ko bobarosa n'ibindi bikoresho nacanecane ibombo ry'amazi kugirango bavuye gukina baze barakaraba amazi meza.

Hari abanyishure benshi batazi kw'ishure ryamuga bekaziogahimbare rya shure ryiza cane rimwe ry'akarorero iryo shure rero ri ruhande yibarabara uri kouragenda urabona igica pobahasize cerekana iryo shure ryabo busabasha imise rhrero yuko bahazana abana kugira ngo bareze bariga kugira ngo bazogire akazoza akeza na canecane yuko batanga umwempu mweza mu iryo shura.

Amashuri matuma mate yo mu cizigombe na amashuri meza cane ntiboraba baheruka kuyasiga amarangi ahoabashizeko mabaratandukanye na canecane ay'umuhondo barasaba bashaimitserero yuko boshishikara babagirira neza mu kubazanira amabomba baze barakaraba iyo bahejeye kukina abanyeshure canke abigisha ahishije kwigisha baze barakara abingwa canke bakara bundi buha akugose babandamyi barashimira uko ntibagiye kubaronsa, kandi aya mabomba ameza.

Amashuri matuma batu yo kumusivya yehorara amashuri meza cane, ariko ubuya shaje basabwa bashimise yuko retaye bafata mu mugongwa bakaza bakabasanurira aye mashure kugira ngo abanye inshore bigeneza na canecane yuko usangan'imyango yose iyo araheze aho usangane ntubaribaranditse usanga vyaratabagurutsanya bi papulo basa a bashimitse yuko royelo yorabikaba rosa hakilikali ahubwo azobarigira imbere yuko basanurana ngo awo hantu.

Ku mashure matomato yo mu Kayigi, abanyeshure baho barakenguruka cane, ingene abayobozi b'iryo shure, bagiye hamwe, bakavuga y'uko boza barababikira ibikoresho, na canecane ivy' amakaramu, n'utundi dukoresho dutoduto. Kubera abanyeshure baho bahava babita, na canecane ko baba ari batoyi. Barakenguruka cane rero, ukuntu bafashe iyo ngingo abarezi b'iryo shure.

Kumashure matomato yo munyarubere barashima gose ko bafise amashure meza. Basaba rero yuko boza barabandikira ibibazo kukibaho kugirango baze barandika vyo. Ubundi bwobwo iyo bariko barabasomera ucusanga banditse amafuti atariyo, ugasanga kandi bariko bishura n'ibitari vyo kubera yuko baba batabitahuye neza. Basaba bashimitse ko boza barabandikira kugira babitore

Amashure y'ikayigi n'amashure meza cane utoraba rero babandanya basaba yuko reta yoshishikara ibahereze udukoresha nacanecane amabomba baze barakaraba. Ayomashure nimeza cane ntiworaba. barahateye amashurwe, barahateye igiti c'ipapayi yemwe ntiworaba n'amashure y'akarorero. Abana baguma barya n'utwamwa ngaho kw'ishure birahimbaye gose. Basaba ko bobaronsa rero ivyo bindi bikoresho bibuze.

Amashuri mato mato yo mu Rumonyi, ni amashuri meza cane ariko hari ikintu gikenewe, baracakeneye ikibuga baza barakinirko kubera ko ikibuga bafise ni kimwe c'ikirundi c'ibiti, yemwe ntiworaba abana rero baguma bashaka gukina, bakinira ahantu heza cane, basaba bashimitse yuko Leta yobaronsa rero ico kibuga hamwe n'imipira bakina yaba iy'amaguru ndetse n'iy'amaboko.

ku mashuri mato mato yo mu shizi ikombe barasaba bashimise yuko abana boreka kuza baracafuza impome rero kugira ngo bazoze barabiraba baciye bandika no ku rumpapuro y'uko kizira rikaziririzwa gucafuza ibyo bihome na cane cane ko ayomashure yari amashure yabagoye gwose atanayo bahora bafise kare ariko ubu basigaye bayafise basaba y'uko boza barayabunga kugirango agumasaneza

Kw'ishuri ritoya ryo mu Rumonyi barashima cane ko baronkejwe amashure, ariko kandi abanyeshure bahigako usanga ata mwambaro bambara, basa bashimitse yuko rero umuyobozi w'iryo shure yobwira abavyeyi babo bana kugira ngo baze barabagurira umwambaro na canecane umwambaro w'ishure, kugira ngo baze barambara neza bige neza niho maze boronka amanota meza.

Hari abavyeyi benshi batazi kw'ishuri ritoya ryo mu karinda ni ishure ryiza cane rya karorero gigo ko abana benshi batandukanyi riririrwako abana b'abahungu, ndetse n'abayigeme basaba bashimitse rero yuko bana bababoza ku bigisha ko iryo shure, kubera yuko batanga ubumenyi bwiza ntirigwena gatoya imbere yabo mashuri hariyo igicapo gicavyi k'umwana w'umpungu n'umukobwa iyo bagiye kw'ishura rero bazoze barabicoga icako bazosa batera bahamenyiy.

Kumashure y'inyamutobo yemwe n'amashure meza cane ariko kandi abantu baho ntibaza barahagira isuku usanga ibiti vyaraduze umenga nimwishamba n'amashure usanga atakiboneka. Basaba bashimitse yuko rero abanyeshure bongaho hantu boza barakora ivyo bikorwa bakasukura neza bagakuraho ivyobiti, bagakuraho amababi, bakahakubura n'utwatsi turi hasi bakadukura hagasa neza.

Amashuri matomato yo ku Muhweza n'amashuri meza cane ariko kandi hariho ibigikenewe ntibagira ikibaho baza barandikako, iyo bashatse nko kwiga nk'ibintu vy'amasaha baca babacapira ahantu ku kintu cera bakaca babashirirako n'amasaha n'iminota kugira ngo abanyeshure bashishikare bamenya, rero basaba bashimitse yuko reta yobaronsa ikibaho ciza kugira ngo abana bagume biga neza.

Ku mashure yisumbuye y'ikandaraza barakuguruka cane ingene reta yabafashe mu mugongo mukubahereza amshure meza na cane cane aho bari bayekeneye, ayo mashure meza yahageze ubu rero barubatseho utuntu twinshi dutadukanye ndetse barahateye n'uduti tw'amabara asa n'urwatsi rutoto kugira ngo hashishikare hasa neza habeho n'udushurwe twiza, babandanya basa yuko baguma bahakubura kugira habandanye haba isuku ryinshi.

Ku mashure yisumbuye yo mu rumonge barakenguruka cane ingene barikwa kubaronsa amashure meza cane y'akarorero, ariko, kandi barasaba yuko bo baronsa n'amabomba y'amazi kugira ngo bazi barakaraba iyo hejeje kwigisha canke iyo hejeje kwiga kugira ngo bagabandanye bagira amagara ameza.

Kumashure yisumbuye y'inyakuguma barashima gose ingene reta yama ibafata mu mugongo mukubaronsa ibintu vyose baba basavye na cane cane ibombo ry'amazi aho bahora basaga ata mazi bafise, ubu rero barashima cane ko bayafise basaba kandi ko yobaronsa ikibuga baza barakiniramwo umupira kugira ngo baze baragenda kumuhinganwa muzindi ntara zitadukanye.

Kumashure yisumbuye yomu kayigi namashure meza cane ariko kandi hari ikiginekewe harakenewe ibombo ryamazi kugirango baze barakaraba iyo bahejeje gukina umupira baze barakaraba canke iyo bahejeje kwigisha abigisha baze barakaraba na cane cane ko usanga igwa zabacafuje muntoke

Kumashuri y'isumbuye yo munyakabiga barakenguruka cane umuyobozi wiryo shuri ukuntu ashishikara gufata neza iryo shure emwe ntiworaba, imbere yayo mashure barahateye utwatsi dusa n'urwatsi rutoto, ndetse barahatera n'utundi dushurwe rero baza baradukata baduhimbura kugira ngo hashishikare hasa neza bakongera baka hakubura baramushimiye cane kuko afise isuku ryinshi.

Kumashure yisumbuye yo mucibitoke barakeguruka came ingene reta yabaronkeje ishure ryiza cane ry'akarorero kandi barogera basaba ko yobaronsa n'ibombo ry'amazi kugira ngo baze barakaraba iyo bahejeje kwiga ndetse niyo bavuye gukina kugira baze barakaraba kugira ngo bashishikare bagira amagara meza.

Ku mashuhure yisumbeye mu kigwena barashimacane ingene reta yabafashe mu mugongo mu kubahereza amashuri meza, ndetse no kubahereza inzuhu imwe bazozi barashiramwo ibitabo basaba bashaimiserero yuko reteye ibaraso vya bitabo na vyo kugira ababishiremwo kugira ngo abana bazibariga bongera basoman'i vyo bitabo ni ho baca ugengeneza cane.

Kumashuri yisumbuye yokumbitsi ejo niho baramutse binjira ayo mashuri rero vyari ibirori bidasanzwe aho wasanga abatamvyi b'ingoma babazanye bariko bariyereka babandanya basaba kandi ko bobaronsa n'amazi kugira bazoze barakaraba canke baze barayanywa mugihe bazoba banyotewe, babandanya basaba yuko bobaransa kandi n'ikibuga boza barakinirako umupira.

Ku mashure yisumbeye iyo ku mbizi barakenguruka cane rwose, amashure babahaye bongera basaba bashimitse yuko reta yuraboik afata mu mugongo mu kubahereza igibuga baza barakinira kubona canecane umupira w'amaguru hamwe n' w'amaboko, kandi bongera basaba yuko bo balonsa n'imazi meza bazi baranywa amazi kugira ngo bashishikare bagira amagara ameza.

I Bubanza basaba bashimitse ko reta yobafata mu mugongo nkuko ihora afata abandi ikabaronsa ibikoresho vy'ishure na canecane nko kubasubiriramwo amashure yabo kubera yuko ashaje, babandanya basaba yuko yobaronsa kandi n'amabomba y'amazi kugira ngo bazoze barakaraba ndetse banywe n'amazi meza.

Ku mashure yisumbuye yo mu Ngagara, n'amashure meza cane utoraba. N'amashure afise amagorofa atatu, asize n'irangi ryera. Babandanya basaba y'uko reta, yobaronsa ikibuga baza barakinirako umupira, kugira ngo bazoze baragenda gukina mu ntara zitandukanye.

Ku mashubire yisumbiye y'i karusi babandanyi basaba bashimitse yuko retayo bahereza intebe bazabaricarako ihwera yuko usanga abanyuishure bigari benshi uco usanga barundanye hamwe ugasanga n'abanyeshure birabarwa ingene biga, ndetse n'abigisha bikabananira ingene bigisha abubana babandanyi basaba rero yuko reta yo bahezeza ontebibica areko.

Ku mashure yisumbee iyo mu rubirizi barakenguruka cane ukundi urietigumebafata mu mugongo mu kubaririza ibikoresho bitandukanye bongera basaba yuko iyo baronsa n'amabomba y'amazi kugira ngo bazoze barakaraba iyo bahejije kwiga, ndetse n'iyo bahejije gukina kugira ngo bashishikare bagira amagara ameza bareke kwandura imbwara zitanduke kanyezepfa kwisukura ike.

Kumashure yisumbuye yomu kigobe barakenguruka gose ukuntu reta yabaronkeje ibintu bitandukanye na cane cane ibikoresho nkibitabo kugira ngobaze barasoma kubera yuko bariko barabisoma usanga baza baramenya ubwenge gutyo ugasanga mwishure barabitoye babaye abambere babandanya basaba yuko yobaronsa kandi namabomba yamazi kugira ngo baze baranywa amazi meza

Ku mashuri yisumbuye iyo mu kigwati barakenguruka cane ingene haramutse haje abashitsi aho abo bashitsi baje bazanye utuganoke dutandukanye bakazana ingabire zitandukanye canecane ku bavyeyi b'abo bana abo usanga bahora ataco bafise bishoboje mugabo ubu basigiye bafise ibintu vyinshi bishoboje barakenguruka cane ko bahayemwo imyambaro y'impuzu bazoheza bazambare, maze bashishikare bigisha neza abo bana babo.

Ku mashuri yisumbuye yi Busanzu barabandanya basaba bashimitse yuko abantu baza barazana ibigendeshwa ngaha na canecane vy'imodoka yuko boraba bakaja barasiga kure kuberayuko bizohava bitera isanganya usnge abanyeshuri baragiye kubiraba usange birabahenukiyeko maze barakomeretse.

Kumashure yisumbuye yibwambarangwe barasaba bashimitse yuko reta yobafata mumugongo mukubaronsa ayandi mashure meza ahusanga abanyeshure biga ari benshi ugasanga bariko bariga baguma barabanirako ugasanga nigihe bakoze ikibazo bafise amanota amwe basaba bashimitse rero ko yobaronsa ayandi mashure kugira ngo babatandukanye abobanyeshure

Ku mashure yisumbuye yo mubugiga, bariyamije cane ingendo yiyadukije yukuza batagenda gusuka utuntu bakaza baraturya imbere yuko abanyeshure baja kw'ishure. Babandanya basaba yuko umunyeshure bazofata asubiriye kuza aragenda kugura utwo tuntu yuko azohanwa bisunze amategeko kubera yuko baba bavuye muhira bafunguye, nivyiza yuko biga ivyigwa hanyuma bahejeje bagaheza bagataha muhira gufungura.

Amashure yisumbuye yo kumutangaro barakenguruka gose ingene reta iguma ibafata mumugongo mukubahereza ibikoresho bitandukanye na cane cane amashure yaho babandanya basaba rero yuko yobaronsa nikibuga boza barakinirako umupira na cane cane umupira wamaboko bongera basaba yuko yobaronsa nibomba ryamazi kugirango baze baranywa amazi meza

Ku mashuri yisumbeye iyo mu rumonge barakenguruka cane ingene ritabaronkeje mashuri meza cane yakarorero ariko, kandi aya mashuri arika arasaza basaba bashimitse yuko yubazanira akarangi kugira ngo basigeko kugira ngo ashise ikarasanetsa babandanya basabayiko ibo baronsa, kandi n'ibomba ry'amazi kugira ngo bazia ranywe amazi meza.

Ku mashure makuru yo mucankuzo barasaba bashimitse yuko reta yoraba ikabafata mu mugongo mukubahereza iragi bazoze basiga kukibaho kugira ngo iyo bariko barandika bashobore kwandika ibibona canke abanyeshure babibone gutyo bizobafasha kwiga maze bibaje mumutwe baheze babitore bazobe aba mbere.

Ku mashure yisumbuye yo kumuyombwe babadanya basaba reta ko yobafata mumugongo mukuraba yukoo ibarabara irimwo ingendeshwa boryigizayo kuberayuko ryohava riteza amasanganya kuberako iryo barabara ryegereye amashure risaba ko boryigisayokugira ntiritere amasanganya kwiryo shure na canecane usanga higa abanyeshure benshi

Ku mashuri yisumbuye yo mukagogo barashima cane ingene abanyeshuri baho bitwara neza mu kwambara umwambaro w'ishuri kanatsinda umuyobozi wiryo shuri yababwiye yuko umwana wese azotonda atambaye umwambaro w'ishuri yuko azoca yirukanwa gutyo gutyo ugasanga baramukuye n'amanota mu ndero basaba bashimitse yuko bo vyitwararika mu kuza bambaye uwo mwambaro w'ishuri.

Amashure yisumbiye yo umunyarubere n'amashure meza cane, ariko ubuyarashaje rera sabwa gusana ukwo basa bashimise yuko rete bafata mu mugongo mu kabarunutsa ibikoresho vyose kuva ku ntebe, ndetse n'amadirisha hamwe n'imyango n'ibintu vyose biboze abigishirizako basa bashimise yuko riwa binyarutsa kugira ngo umwaka wishurue ugende neza abana bazora nk'ubumenyi bwiza.

Kumashure yikarusi barasaba bashimitse yuko reta yobafata mumugongo mukubasanurira amashure yabo kandi bongera basaba yuko boraba ahandi hantu bayimurira kugirango ntibaze baragira amasanganya kubera yuko hari ibarabara iruhande yaho ucusanga zigize amasanganya, ugasanga abangeshuri barahakomerekeye.

Ku mashure yisumbuye yo mu kirundo barabandanya basaba bashimitse yuko retaye bafataho umugongo mu kubahereza ibikoresho bitandukanye na canecane intebe, ndetse no gusubiramwo uruhome rw'ishure, kubera yuko rwa kera, ubu rumeze n'abicane ruguma rukura ku hasi rero bisaba bashimitse yuko ibubaronsi vyo bikoresho kugira ngo bashishikara bike ganeza.

Ku mashure yisumbuye yo Murumonyi, n'amashure meza cane ntiworaba, yemwee ,imbere yaho barashizeho n'ibendera ry'igihugu cacu, babandanya basaba yuko Reta yobafata mu mugongo mukubahereza ibombo ry'amazi kugira ngo baze barakaraba iyo bahejeje kw'igisha canke iyo abanyeshure bavuye gukina kugira bakarabe ntibacafuze udukoresho twabo iyo bariko barandika.

Ku mashure yisumbuye na canecane yo mu ndaro basabwa abashimiso yuko yibahijiye gufungura abanyushure boca bafata amasahani bakayubika neza kugira ngo nhegire udukoko tuza gucafuzaye amasahani gutiyugutiwe ngo usange tubanduje ingoaro zitandukanye basaba abashimiso yuko rero ubo vyubahiriza, ndetse bakazana n'utuntu bazoranywe shamwe amazi.

Ku mashure yisumbuye iyo murumonyi barakinguruka cane ingenereta ya baronkeje amashure meza y'akarorero babandanye basaba yuko reta bibaronsi rero ibumba ry'amazi kugira ngo bazozi b arakoresha amazi meza birindi ingwara azose zituruka kw'isukuriki babandanye basaba, kandi ko barosa n'ikibuga c'umupira kugira ngo bazozewe barakina, maze basoshike gwiganwa muzindi ntara.

Ku mashure yisumbuye yo mu Bigina barakenguruka rwose ukuntu Leta iguma ibitwararika mu kubahereza ibikoresho bitandukanye ubu rero bongera basaba utuzu twa surwumwe dutandukanye, utw'abahungu hamwe n'abigeme. Babandanye basaba yuko bobaronsa kandi n'amazi meza kugirango bazoze baranywa amazi meza bikingire ingwara zifatira kw'isuku rike.

Ku mashure yisumbuye yo munyabugete barakenguruka cane ingene ritaya baronkeje amabikoresho vy'ishure na canecane amashure meza rwonse babandanya basaba yuko babaronsa, kandi, naho baza barakendura umupira na canecaneuwo amaguru hamwe n'uwo amaboko wangera basaba ko babaronsa n'amawmba y'amanzi kugirawo batosiboranywa, maze imeza.

Ku mashure yisumbiye iyo mu gatereni barakinguruka cane ingenerere yateya baronkeja amashure meza cane babandanyi basaba yuko yobaronsa, kandi umuyaga nkuba kugira ngo bazibaramurikanacanecane ababa biga mw'ijoro kugira ngo bazi barigahabona bazoze barabitora kugira ngo bashishikare baronka umwimbu mwiza.

Kumashure yisumbuye yo mukanyanza ,barabandanya basaba yuko reta yoshishikara ibafata mumugongo ,egome yarabahaye amashure meza ,ariko kandi hariho ibindi bagikeneye ,barakeneye ibomba vy'amazi kugira ngo bazoze barakaraba, barongera kandi basaba yuko yobaronsa n'ikibuga boza bakiniramwo umupira ,kubera ko abanyeshure baho baripfuza cane kunonora imitsi.

Ku mashuri yisumbuye iyo mu burumonyi barakenguruka cane ngene baronkeje amashuri meza y'akarori rutoraba bandanye basaba rero yuko baronsa ikibuga bazorakiniramwo umupira kugira ngo azi wagenda guhiganwana canecane umupira w'amaboko, kuko usanga benshi bawifuza, ariko ntibaronka aho bashora kuwukinira.

Ibibunza kumashure yisumbuye barakenguruka cane ingene reta yama ibafata kumugongo mukubahereza ibikoresho bitandukanye barongera basaba yuko yoza irabaronsa utuntu baza barakwabuza hasi kugirango baze baratema uduti imbere yamashure yabo nutuntu nkudukubuzo baze barakubura hashishikare harasa neza imbere yayo mashure babandanya basaba kandi ko bobaronse ibombo ryamazi kugira ngo baze baranywa amazi meza

Ku mashure yisumbiye yo kumusaga barakenguruka cane uko untoretayeyoko kubarunsa ishure ryiza ry'akarorera ishure rifise amagorofa abiri babandanya basaba rero yuko yoreta ayo bbandanya bafata mu mugongo mu kubahereza amazi meza kugira ngo birinda ingo ara zitandukanye na canecane zifatira kw'isuku riki babandanyi basaba, kandi iko baronsa n'ikivuga cipozoze barakinura ko umupira.

Ku mashure yomo kanyosha hegereye cane isoko rero basaba bashimise yuko borabo bakigiza yo'isoko, kubera yuko usanga aho abantu benshi bababaje kw'isoko ucu usanga rero baguma batera akaja gari imbere y'aya mashure babandanya basaba yuko reta yorabikabigiza yo isoko canke kimuraya mashure kugira ngo abanyeshuri bazibariga neza bashishikare bamenya kugira ngo bazogira umwimbu mwiza.

Ku mashure yisumbuye yo mu rutovu barakenguruka cane ingene reta yabaronkeje ibikoresho bitandukanye na canecane mu kwubakira ayo mashure yabo, amashure meza y'akarorero babandanya basaba rero yuko yobaronsa amabombo y'amazi kugira ngo bazoze barakaraba na canecane aho usanga bambaye umwambaro w'ishure uza uracafura ningoga iyo rero badakaravye uca usanga bawucafuje.

Kw'ivuriro rikuru ryo ngahamurutana barakenguruka cane igenereti igumye bafata mu mugongo mu kubahereza ibikoresho bitandukanyi na canecane ivyogupima ingwara zitandukanye babandanya basaba yuko iyobaronsa, kandi n'amabomba y'amazi, ndetse n'izindi funguruzo kugira ngo abazaze barugarahantu kugira ngo ntihagira abaksuma bazaza kuha bomora iyobasanzehugaye yebice bibagora ingene bugurura barakenguruka cane babaye basaba, kandi ko bbaronsa n'ibindi bikoresho vyinshi.

Amashure yisumbiye yo ku mutangaro n'amashure meze cane, ariko, kandi babandanya basaba yuko reteye baronsa intebe nziza baze baricarako na canecane aho usanga bamwe bicara ku ntebe nkeya aho usanga aburi benshi bicara ku ntebe nkeya ugasanganinkabatanu ku ntebe imwe basaba bashimitse rero yuko yo baronsa nir kbazo barasiga ku kibaho kugira ngo ikibaho gishishikare cirabura iyo bacanditseko bigume bibona neza abanyushure babibone vyorosha.

Ku mashure yisumbuye iyo mu bugiga babandanyi bakenguruka ingene retigume bafata mu mugongo mu kubahiriza ibikoresho bitandukanye na canecane intebe zo mw'ishure babandanyi basaba kandi yuko abo barosa n'umwambaro bazaza barambara abagiye kw'ishure kugira ngo bitandukanye n'abandi mashure.

Amashure y'isumbuye yo mu Rumonyi, yahora ari amashure meza cane y'akarorero, ariko ubu yatanguye gusaza, aho asabwa gusubirwamwo basaba bashimitse ko reta yobafata m'umungongo mukubahereza utuntu baza barasiga, kugira n'ibihome bishishikare bimera neza ndetse n'imyango bashirako iyindi mishasha, kuberako yuko usanga abasuma baza bariruka baza kwiba aho hantu, bakiba ibikoresho vy'ishure ugasanga barahomvye abanyeshure, basabwa bashimitse ko reta yobafata m'umugongo kugira babahereze ivyo bikoresho.

Mu kigobe barakenguruka rwose ngene bashishikara bafata neza mu kubahereza igibuga c'umupira babandanye basaba yuko barasanamomba y'amazi kugira ngo banyoteweyibe ari ko barakina bazazi baranywamazi, kandi kugira ngo bikingira indwara zose zifatira kw'isukura ikeye.

Ku mashure yisumbuye y'i Gitega, barakenguruka cane ingene Leta yabaronkeje amashure meza cane. Babandanya basaba yuko yobaronsa kandi n'ikibuga baza barakinirako umupira; na cane cane aho usanga abanyeshure baho baguma bipfuza kugenda guhura n'izindi ntara kugira ngo bakine n'abandi banyeshure maze bazoronke igikombe batahukana muri iyo ntara yabo.

Mubwiza kwishure ryisumbuye babandanya basaba yuko amashure yaho boraba bakayigizayo canke bakigizayo ibarabara riza riracamwo ibigendeshwa na cane cane imodoka basaba bashimitse yuko bokwirinda ivyo bintu kubera yuko usanga biriko birateza amasanganya mwikaburimbi ugasanga abanyeshure bakomeretse.

Kumashure yisumbuye yo mugakobe barasaba bashimitse yuko Leta yobafata mumugongo mukubahereza ibomba ry’amazi kugirango baze barakaraba , basaba bashinitse Kandi ko yobaronsa kandi n’ikibuga co kuza barakiniramwo, yabuw’amaguru ndetse nuw’amaboko kugirango bazoze baragenda guhiganwa muzindi ntara.

Ku mashure y'i Matana, n'amashure meza cane y'akarorero, ariko kandi hariho uduti bahateye, utwo duti twarameze kandi turakuze, bisabwa yuko baza baraduhimbura badukokora, kugira ngo hashishikare hasa neza, maze baze barakubura n'utwatsi turi hasi dusa n'urwatsi rutoto.

Kwishure ryisumbuye ryi gitega nishure ryiza cane ryakarorero ariko kandi hariho ibigikenewe bafise intebe nkeya cane ahusanga abanyeshure bariko biga ari benshi ugasanga iyo bakoze ikibazo bose bafise amanota amwe kandi batanganya ubwenge bumwe ahubwo barabaniyeko basaba bashimitse yuko rero reta yobaronsa intebe kugira ngo bicare neza bashobore kwiga neza

Kumashure yisumbuye yo munyabugete barakenguruka cane ukuntu iryoshure rimeze neza. Umuyobozi w'iryoshure araryitwararika cane yongerasaba yuko yosaba reta kugirango babarose amazi meza kugirango bazoze barakaraba amazi meza iyo bahejeje gukina umupira baze barakaraba canke bashaka kugira isuku mw'ishuri baze barakoresha amazi meza.

Amashure yisumbuye yo mu Butambara, ni amashure meza cane y'akarorero. Ariko kandi hariho ikikibuze, barakeneye ikibuga baza barakinirako umupira, na cane cane uw'amaboko, kugira ngo baze barahiganwa, haba abahungu, ndetse n'abakobwa; kuko bose barakeneye kwinonora imitsi.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo muryansoro barakenguruka ingene reta iguma ibarosa ibikoresho bitandukanye nacanecane amashure hamwe n'intebe bicarako. Bongera basaba yuko bobaronsa ikibuga c'umupira baze barakina kugira bazoze gukina bongere bahiganwe kuyandi mashure.

Ku mashure yisumbuye yo mu Kayanza, barakenguruka cane ingene leta yabaronkeje amashure meza. Kare wahora usanga ariko arasigwa, ariko ubu arasakaye neza, amashure ni meza gose. Babandanya basaba leta yuko yobaronsa naho amabomba y'amazi, kugira baze barakaraba, bongere baze baranywa amazi meza.

Ku mashuri yisumbuye y'i Muyinga barakenguruka gose ukuntu Leta ibandanye ibafata neza, mu kubahereza ibikoresho bitandukanye, baheruka rero no kuronka amashure meza cane y'akarorero, bongera basaba y'uko yobaronsa n'amabomba y'amazi kugira ngo baze baranywa amazi meza bareke kunywa ibiziba kugira ngo bashishikare bagira amagara ameza, vyiza boza baranywa amazi meza na cane cane aho usanga hari ingwara nyinshi zitandukanye, baguma bagwaragurika ugasanga basivye no kw'ishuri.

Ku mashure yisumbereye yo ku Gifunzo barashima cane ingene reta ya baherereje amashure meza na cane cane amashure y'akarorero .Kandi mu mbava y'ayo mashure bari abasizeho n'ikintu c'igicapo kugira ngo umunyeshuri azoba atarihamenya ntazozimire azotera asoma vyanditse ku ico gicapo maze baceba batera bahamenya bashishikara babwira abanyeshure y'uko boza n'abandi bagenzi babo kugira ngo baze kwiga ku iryo shure ry'akarorero.

Ku mashuri yisumbuye yo mu rumonyi n'amashuri meza cane kandi y'akarorero ariko kandi barasaba bashimitse yuko abanyeshuri baho hantu boza barambara umwambaro w'ishuri kugira ngo bitandukanye n'abandi kubera yuko ucusanga abanyeshuri bambaye impuzu zisanzwe ugasanga umbengano abandi banyagihugu basanzwe bandi batari abanyeshuri basaba bashimitse y'uko rero bube baronse umwambaro w'ishuri.

Ku mashuri yisumbuye yo mu Bigina ni amashuri meze cane y'akarorero yubakitse k ijambere ntiworaba ariko kandi hari bigikenewe koba ku vyokorwa kw'iryoshuri harakenewe y'uko boza baragiraho isuku imbere y'amashure kubera y'uko ba ariateye ituntu tutwatsi tuzatwara ameze dusa n'ubwatsi rutoto basaba bashimise koboza baraharura kugira ngo hase neza.

ku mashure y’ iGitaza barakenguruka cane ukuntu leta ibandanya Ibafata mumugongo mu ku bahereza ibikoresho bitandukanye na cane cane intebe n'ibindi bikoresho babandanya basaba yuko yobaronsa aho boza barakinir’umupira kugira ngo bashishikare binonora imitsi hama bagenda gukinda kandi bahiganwe no kuyandi mashuri kugira ngo batsinde baronke n'igikombe batahukana kuriyo ntara.

Ku mashure yisumbiye yo mu Kirundo barakinguruka cane ingene Leta yabaronkeje amashure ariko kandi barongera basaba yuko yobaronsa ibiyobo vyamenaguritse kugira ngo bashobore kwigir’ahantu heza abasomo baraje barahamena ,bifuza yuko rero bubibasubizaho kugira ngo bige batekanye niho baronka n' umwimbu mwiza.

abanyishuri bisumbuye b'igitaza barakenguruka gose ukuntu baza bararonka amarigisha bameze neza na cyane cyane abigisha b'abagore babandanye basaba ko baze barabazanira hamwe n'abahungu kugira ngo bazazebarigisha bose batandukanye gutyo gutyo umwimbu zashishikara ubamwiza cyane gusumba uko byahora

ku mashuri yisumbuye y'ikarinzi ni amashuri meza cane y'akarorero utoraba hariho rero abavyeyi usanga batahazi kugira ngo bahaza na abanyeshuri bawo babandanye basaba yuko boza bararaba hariho igiti kirekire cyane gisa n'urwatsi rutoto gitotahaye cane neza imbere yayo mashure nico boza bararaba kugira ngo bamenye iryo shure kugira ngo bazane abana babo baze kuhiga na cane cane ko batanga mwimbu mwiza

Mu mashure yisumbuye yo mu cizigombe barakenguruka cane gose ingene abigisha baho baguma bitanga batiziganya kugira ngo abanyeshure baho bagume bamenya, babandanya basaba kandi y'uko boza barabaronsa n'ingwa nyinshi kugira ngo baze barandika ibiba vyabananiye, bongera basaba ko bobaronsa n'ibombo ry'amazi kugira ngo baze barakaraba iyo bahejeje kwiga.

Ku mashure y'isumbuye yo mu Kinzanza n'amashure meza cane y'akarorero kandi rero barafise nu tuzi twa sugumwe dushasha babandanye basaba y'uko barashaka kuzoja mo twotuzi twa sugumwe koboza bararaba imiryango isize ibara risa n'ubururu niho hazo hari utwo tuzu twasugumwe babandanye bo basaba y'ukobozo barasuka y'amazi bubwera ngo hashijikare hasaneza.

Ku mashure yisumbuye yi Mahwa n'amashure meza cane y'akarorero ntiworaba, imbere yayo mashure barahateye itwatsi hamwe n'utundi duti tw'amashugwe, babandanya basaba yuko abanyishure boza barahanagura aho hantu mu kuhabura neza ndetse no mu gutututira ivyo biti kugira ngo hashishikare hasa neza gose, babandabanya basaba yuko bobaronsa n'ibomba ry'amazi.

Kw'ishure ryisumbuye ry'i Bubanza barakenguruka gose ingene reta yabaronkeje amashuri meza cane y'akarorero, babandanya basaba yuko bobaronsa ubu naho ikibuga baze barakinirako na cane cane umupira w'amaguru hamwe n'uw'amaboko babandanya basaba kandi yuko bobaronsa n'ibombo ry'amazi.

mu cibitoke ku mashure yisumbuye yaho barakenguruka cane amashuri reta yabahaye bongera basabayeiko boraba ibarabara ricamwo ibigendeshwa na cane cane nk'imodoka koboraba ahantu bavyigiza kure kugira ngo ntihateze insanganya kuri iryo shure aho usanga abanyeshure bagize amasanganya kubera izo modokari

Kumashure yisumbuye y' imatana barabandanya bashimira gose ukuntu reta iguma ibafata mumugongo mukubahereza ibikoresho bitandukanye babandanya basaba kandi ko bobaronsa n' imipira yo kuza barakina kugira bazoze guhiganwa muzindi ntara maze baronke igikombe.

Ku mashure yisumbuye yo mu Kirundo, barabandanya basaba bashimitse yuko reta yobaronsa ikibuga baza barakinirako umupira, aho usanga abanyeshuri bavyipfuza mugabo ntibakironke, babandanya basaba kandi yuko bobaronsa n'ibomba ry'amazi kugirango baze barakaraba bongera bagira isuku imbere yayo mashure yabo.

Ku mashuri y'isumbuye yi Karinzi yarabomaguritse yose ahusanga atashuri na rimwe rikihari .Basaba bashimitse y'uko rero leta ye bafata mugongo n'igonga ikabandanyika bakoreraye amashure kugira ngo baashobore kuheze umwaka w'ushuri na cyane cyane na yuko yasigaye iminsi mikeyi basaba bashimise y'uko bobibangutsa kugira ngo baheze umwaka w'ishuri neza amaze bazeho kunguruzwe.

Ku mashuri yisumbuye y'ibutezi barakenguruka rwose kukuntu rete ibandanye ibafata mumugongo mu kubahereza amashure meza babandanye basaba rero ko reta yobaronsa rero amazi na yo amabomba y'amazi ntaye bagira babandanye basaba kandi ko yiyo baronsa n'ikibuga bazoza bakinirako kugira ngo bazoze baragenda gukina bahiganwe ku izindi ntara maze batahukana igikombe.

ku mashuri y'isumbuye y'i Muramvya barashima cane ingene reta yabahereje amashuri meza cane y'akarorero . Babandanye basaba y'uko yobaronsa ikibuga c' umupira baze barakina na cane cane umupira w'amaboko hamwe n'uw'amaguru. Basaba yuko kandi bobaronsa n'ibomba ry'amazi kugirango bazoze barakaraba bashishikare bagira amagara meza.

I Butare ku mashure y'isumbuye yaho barasaba bashimise y'uko reta yubora bikabazanira utuno tutubuyebuye igasasa hasi. Kubera yuko usanga hariyo inkungugu nyinshi n'iy' abanyeshure barenganye usanga impunsu zabo zacafuye kubera inkungugu yaho igitavuzwe coco n amamodokari abarikararengana naho nyenaguma acafura basaba bashimise rero y'uko reta yuborar bikabazani tutubuyebuye kugira ngo hashishikare hasa neza.

Mu Cankuzo ku mashuri yisumbeye yo Mucankuzo barakenguruka cane ingene reta yabaronkeje amashuri meze cane y'akarorero bongera basaba yuko boba ronsa n'ikibaho ciza kurango bazoze barandika vyiza kandi biboneka babandanye basaba kandi ko reta yobaronsa n'amabombo y'amazi kugira ngo iyo banyotewe bace banwa ayo mazi mazi inyota ihere.

Ku mashure yisumbuye yo mu Nyenakara ni amashuri meza cane. Aho mu nyenakara, wahora usanga at'amashuri ahari, ariko ubu barayaronse. Basaba bashimitse rero y'uko bobashiriraho uruhome, kugira ngo rukingirire amashure. Kugira ngo ashishjikara agume ari meza. babandanye basaba yuko baronsa kandi n'amabomba y'amazi, kugira ngo baze baranywa amatzi meza, ndetse bagire n'amagara meza

ku mashure yisumbuye yo mu kirundo barakenguruka gose ukuntu reta iheruka kubaronsa ikibuga baza barakinirako umupira babandanye basaba yuko yo baronsa kandi amabomba y'amazi kugira ngo baze baranywa amazi meza ndetse niyo bahejeje gukina bashobore gukaraba kugira ngo ntibacavuze impuzu baba bambaye

Ku mashuri yisumbuye yo mu kiremba, barasaba bashimitse y'uko reta yobaronsa udutebe tundi boza baricarako ,na cane cane aho bazoba bari mu karuhuko ,kubera yuko usanga baguma bahagaze, uc'usanga barushe ,basaba bashimitse y'uko rero yobaronsa n'amabomba y'amazi kugira ngo bazoze barakaraba ndetse n'abanyotewe bazoze baranywa amazi meza.

abanyeshure bisumbuye bikayove babandanya basaba y'uko bozo barabaronsa intebe nyishi kugirango baza baragabanye abanyeshure kubera y'ukusanga aba bigari benshi cane ugasanga nka batanu bicaye kuntebe imwe babandanye basaba rero yuko reta yobaronsa ahandi hantu baja kwigira kugira ngo babacemwo imigwi bamwe bige nko mu gitondo abandi mugoroba

Ku mashure yisumbiye yo mu karindo n'amashuri meza cane ntiworaba, ariko kandi aya mashure n'ayakera arasabwa kuzosubiza akaza arasirwa akarangi na canecane aho usanga karavuyeko kare yahora ari amashure meza wasanga asiza amaragi meza amabaragi y'umuhondo, ubu rero vyose vyaravuyeko basabwa yuko boze barabasubirira mu kugira ngo bigira ahantu heza.

Ku mashure yisumbuye yo murumonge n'amashuri meza cane utorabantu mashure ba size irangi ibara ryera basaba bashimitse biruko rero leta yurabikabafata mu mugongo mu kubahereza amabomba y'amazi na canecane yuko bagomba bakenera gukaraba ugasanga barabuzi ngene bakaraba ugasanga ibikoresho biko barakworesha kw'ishure bab icafujekamaa akaye n'ibindi bikoresha basa bashimitse yuko rero yofataho mugongwe.

Kw'ishure ryo mu bugiga, ni ishure ryiza cane. Ariko kandi hariho ibigikenewe kuronkwa, na cane cane ibikoresho vyo mw'ishure. Abigisha baridoga cane gose, yuko ikikoresho bahora bakoresha, na cane cane birya vy'ibicapo, usanga vyaratabaguritse. Basaba bashimitse yuko yobaronsa rero, ibindi bicapo, kugira ngo abanyeshure bige neza.

Hari abantu benshi bagoma bifuza kumenya ishure ry' kurirutana ya gatatu n'ishure ryiza cane ryubakitse kija mbere imbere yayo mashure hariho amabendera abiri, kandi harubakitse neza hariho n'utwatsi bahateye hasi kugenra ngo hashishikari hasa neza barakenguruka cane rero ingene abu bantu bahagize neza, maze bakbubahoka amashuri meza y'akarorero.

Mumashure yisumbuye ntibabigisha ibintu bimwe vyonyene, eka barabigisha n'ibindi na canecane vyo mubuzima busanzwe uri kumesa impuzu uri kuzanikira vyose baze barabigisha kugirango nibashika mubigero bakubaka izabo yaba abahungu canke abakobwa kugirango bazoshobore gutunganya ibikogwa vyabo vyiza vyo murugo canecane kwisuganya hamwe nomukugira isuku munzu zabo zose.

Amashure yisumbuiyemokiboga ni amashure meza cane utoraba yubatse neza arasize n'irangi irangiye isa n'ubururu ntiworaba n'imeza rwose rero basaba bashimitse yuko yibaronse udusuka kugira ngo bazoze barakora isuku imbere yayo mashuri, kubera yuko hari imejije utunu tutwatsi bisabwa yuko bazi baradukura aho bakazi baratumaumora gutyo gutyo ishishkaere isa neza iyo shure.

Kumashure yomu birongozi barashima cane ingene reta yabahaye amashure meza babandanya basaba yuko yobaronsa nintebe baza baricarako kuberayuko unsanga hari intebe nkeya ucusanga abanyeshure bicaye nabi ugasanga nka batanu bicaye hamwe canke cumi basaba yuko rero boza baricara ari nka babiri babiri canke umwe umwe kugira ngo bige neza batahure baronke umwimbu mwiza

Ku mashure yisumbuye yo mu kayogorona n'amashure meza cane utoraba, hariho abadashobora kuhamenyana nahantu hubakitse kijambere hagasa neza hagaterwa n'uduti dutandukanye hariho n'igiti kirekire gisa n'urwasi rutoto kigereza hejuru basaba bashimitse yuko yoshishikara ibaronsa n'intebe kugira ngo bashishikari biga neza abanyeshure baho.

Kumashuri yo Muyombwe n'amashuri meza cane utoraba, ayo mashuri rero umuyobozi wiryo shuri yaravuze yuko boza barambara umwambaro kugirango bitandukanye nabandi bana, umuyobozi wiryo shure rero arashimira cane ingene hariho abavyitwararitse baza baraguze umwambaro bose, ubu bose bambaye impuzu zisa turabakengurukiye cane twongera tubasaba ko batazokwigera basiba na rimwe kwambara uwo mwambaro.

Amashuri yo mu cizi igombe ya mbere n' amashuri meza cane utoraba arateye igomwa aya mashuri agizwe n'ibararyera risize mu mbavu rero barasaba bashimitse yuko reta yoshishikaribaronse udukoresho dutoduto na canecane udupanga, ndetse n'utubugita kugira ngo bazi barakato twasi tura imbere yiyo mashuri, ndetse n'udushurwe bateye bazi baraduhimbura neza tugume dusa neza.

Amashure yisumbuye yo murumonye namashure meza cane ariko harikintu gisabwa imbere yayo mashure huzuye amabuye menshi basaba bashimitse yuko ayo mabuye boraba bakayakuraho kubera yuko usanga abana bariko barayatsitarako ugasanga batsitaye inzara zavuyeko basaba bashimitse baraba ko bovyegeza kure maze bakahasiga udusenyi kugirango hashishikare hasa neza.

Abanyeshure bo mu Cibitoke barakenguruka cane ingene baronse ikibaho bazoza barandikako. Kare ntaco bahora bafise. Vyahora bibagora cane ingene bandika. Ariko ubu barakenguruka cane, baragifise barandika, n'ingwa barazironse. Babaye barabakengurukira cane no kubindi vyose babasavye, bizeye yuko bazobibaronsa.

Ku Gifunzo ya mbere, abanyeshuri baho barashima ingene bafise amashure meza cane kandi babandanya basaba yuko bobaronsa utuntu tw'udusuka, ndetse be n'udukwabuzo boze barakubura kugira bakwabure kwandi n'utwatsi bateye imbere y'ayo mashure, utuntu tw'udushurwe tuhari kugira baze baradukubura neza, hashishikare hasa neza.

Ku mashure yisumbiye yinyamuto bo barashima cane ingene bashikara abo bafatanezanacaneaneko baronkeje amashuri meza babandanya basaba rero yuko yoba baronsi abandi banyeshore benshi baza kuhiga kugira ngo bazogira umwimvu mwizanacanecane yuko bobasohoye babafise impamyeibushobozi nziza aho bagiye gusaba akazi batera aba akaronka.

Amashure yo ku muzungu ni amashure meza cane ntiworaba. Ariko kandi babandanya basaba ko Leta yoshishikara ibagirira neza mu kubaronsa ikibuga c'ishure kugira ngo bazoze barakinirako. Imbere yayo mashure barahateye ibiti vyiza bisa n'urwatsi rutoto. Ubu vyarashamitse' bifise amashami menshi cane. Barashima n'ingene baguma bahagirira isuku imbere yayo mashure.

Ku mashuri yisumbuye yo mu Gasakuza, ni amashure ya kera rwose yashaje, yemwe ntiworaba. Imiryango yaravuyeko, amadirisha yaravuyeko, abanyeshure bahiga barasaba bashimitse yuko reta yobafata mu mugongo mu kubaronsa ibikoresho vy'ishure na cane cane iyo myango, kubera yuko iyo imvura iriko iragwa usanga uruhuherezi rwabinjiranye indani ugasanga banyagiwe.

Kumashure yo mucitsikombe namashure meza cane ntiworaba barashima cane ingene bigoye cane mukubaronsa ayo mashure na cane cane ko bari bayakeneye wosanga abanyeshure bagenda kwiga kure usanga barenganye ngaho hantu kubera atamashure yarahari barashimiye cane rero reta ko yabaronkeje cane ayo mashure yongera abasaba ko yobaronsa namabombo yamazi kugira boze barakaraba

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu Kagogo, barashima cane ingene babaronkeje amashure meza. Bongera basaba yuko ibarabara riri iruhande y'amashure boraba bakaryigizayo canke bakigizayo ayo mashure kubera yuko hari imodoka ziza zirahaca ari nyinshi zizohava ziteza isanganya ugasanga abanyeshure barahakomerekeye. Basaba rero bashimitse yuko boraba bakigizayo iryo barabara.

Ku mashure yisumbiyewe ngahamurutana na canecane rya atange ndaru abenshi bagoma bibbaza yuko iryo shure ryo bagiga ko abana babahungu gusa, ariko si vyo na gato harigako n'abana b'abigeme basaba bashimise rero yuko umwu umu wese muvyeyi wafise umwana yuko iyo muzana ko iryo shure, kubera n'ishure ryiza cane, maze batanga ubumenyi bwinshi ugasanga umwana araigezije imbere, kubera ivyuka yakwiye mw'ishuri.

Ku mashure yo ku Muhweza ya mbere ni amashure meza cane utoraba. Kandi imbere y'ayo mashure hari ibarabara rihari. Imodoka zija zirarengana; rero basaba bashimitse yuko boza barigizayo izo modoka kugira ntizizoteze ikibazo ngo habe amasanganya abanyeshure usange barahakomerekeye. Babandanya basaba yuko bobaronsa n'ikibuga boza barakiniramwo umupira.

Mu rutana ku mashure yayisumbuye yaho bashima cane ingene reta ibandanya ibagiririra neza yarabaronkeje amashure ibaronsa Imyango mwiza cane barakenguruka gose bashima kandi nuwo muyibozi wiryo shure yashizike ibipapuro ku madirisha ku myango yerekeza ahantu kwivyo biyo uwuzoza arakenera ikintu azoze arabaza kugirango ntazozimire

Amashure yisumbiye yo mu ciza igombe n'amashuri meza cane utorabana amashuri afise n'igorofa ifise amagorofa abiri bamwe biga mu mashureyo hasi abandi bakiga mu mashurey hejuru barashima cane rero ingeneriti ishishikari y bafataneza mu kubahereza ibikoresho vyizana canecane ko bafise n'intebe nziza bigirako ubandanye basaba yuko barosa nia bomba kugira ngo abazozi barakaraba imbere yuko binjira mw'ishuri.

kw'ishure ryisumbuye ryo mw'Irongero, barashima cane ingene baheruka kuronka ibikoresho bitandukanye, na cane cane imashini nyabwoko . Twibukanye yuko bari bazikeneye cane , ivyigwa bahora babikora bibagora kubera yuko batari bafise ivyo bikoresho. Barakengurutse cane rero ukuntu Leta iherutse kubafata mumugongo ikabaronsa ivyo bikoresho. Babandanya bashima cane no kubind'izoheza ikabaronsa mukindi gihe.

Ku mashure yisumbuye yo ku Mugembe, kugira bashishikare bagira isuku mw'ishure, abigisha baho barabwiye abanyeshure yuko, imisi yose yo ku wa gatanu, ko boza barasiga bakorofye, bagize neza, bahanaguye intebe, kugira ku musi wa mbere baze bashobore kwigira ahantu hasa neza, hamota neza, niho n'ukwiga bokwiga neza, bakaronk'umwibu umeze neza.

Kumashure ya maramvya amashure yisumbuye amashure meza cane yakarorero ariko rero har'ibintu bakibuze ntibafise ibomba ry'amazi n'ikibuga bakiniramwo umupira basaba bashimitse ko reta yobibaronsa kugira babe abanyeshure beza baze barahiganwa muyindi mikino.

Abanyeshure bo mu Rumonyi barasaba bashimitse ko reta yobafata mumugongo mukubaronsa ahantu bigira heza na cane cane aho usanga amadirisha yamenaguritse na canecane Kandi aho usanga atana mabati ahari meza hatobaguritse basaba bashimitse ko bobafata mumugongo nkabandi banyeshure bose.

Kumashure yisumbuye yo mukigwena barashima cane kobararose amazi kw'ishuri ryabo bahora usanga bama babura aho bakaraba ariko ubu baraharose. Babandanya basaba yuko reta yobaronsa ikibuga c'umupira naco kugirango bazoze barakina nacanecane ahuko ubu bahipfuza ariko ntibaronke ahobaza barakinira.

Ku mashure yisumbuye yi mu Kivoga, barakenguruka cane ingene baheruka kubaronsa amashure meza. Na cane cane ko mu minsi batahora bayafise. Rero barasabwa bashimitse kuzoza barakora isuku imbere y'amashure na cane cane ko himejeheho ivyatsi uca usanga vyakuze ugasanga biza birayltega abantu. Basabwa bashimitse ko boza barabiharura bakabitabkure kugira hashishikare hasa neza.

Ku mashubure yisumbuyeyo mu nyarubere barashima cane ingene abanyeshure bama bato ndimiwanya wose bagatonda hakirikare bambaye n'umwambaro w'ishure barakenguruka cane bongera bashimira n'umurezi wabo uko na shishikara barondera abigisha na canecane abigisha b'abagore abo usanga abagore bariko barigisha bigisha neza karewu hore ngana na bugore nta muuwenge bafise, ariko ubo barafise ubwenge bwinshi barigisha abandi, kandi bakamenyesha.

Abanyeshure bo mu bugiga barashima cane ingene leta ibandanyi bafata mu mugongo mu kubahereza ibikoresho bitandukanyi na canecane amu mashini yo kubarira barashimacane, kubera yuko uwo mugari mwiza cane iyo bahejijeye mashure ntibaheza ngo baburakazi basa bironderera akazi mu kubarira impuzu z'abantu na bo bagaheze bakabahereza amafaranka.

Ku mashure y'iKadaraza, barashima cane ingeni bashishikara be batwara neza ugasanga baronse n'ib'ingabire zitandukanye ,barakenguruka cane ku ntebe baheruka kuronka ndetse n'ibindi bikoresho vyinshi na cane cane n'impapuro baza barandikak’ abigisha , babandanya babasaba yuko bobaronsa n’ ibomba ry'amazi kugira ngo bazoze barakaraba mu gihe bacafuye mu ntoke.

Ku mashuri yisumbuye yo mu kagogo ,uyu munsi yharamutse ahazi abashitsi batandukanye na canecane abo mu mahanga yimwe ntiwari kuraba abashitsi barabashimira cane ingener rero baje kubagendera na cane ko baje babaza na ingabire z'imantebene ndetse n'ibitabo kugira ngo abazozi bari iganeza abanyishure bawe babandanye basaba y'uko leta yegume baronderera abandi bantu baza ko bafataho umugongo kugira ngo aba mashuri asinira imbere abandanye yiganeza n'abandi banyishure bazotsinda ari benshi.

Amashure yo kumbizi isumbuye ni amashuri meze cane utoraba ni amashuri agerekeranye ni yayandi y' amagorofa abiri rero babandanya basaba y'uko reta yoshishikara ikabaronsa n'ikibuga c'umupira kugira ngo bazoze barakina bagenda guhiganwa mu yandi mahiganwa kugira ngo baze bararonka ububasha bwo kugenda mu zindi ntara maze batahukane igikombe birabera cane kwiryo shure.

kw'ishure rya mugabekazi wa gahimbare, yemwe n' ishure ryiza cane rya karorero turetse yuko n'abigisha usanga bameze neza, bigisha neza imbere y'abo banyeshure barateze barashiraho ahantu bazoze barasumira utuntu uwuzoba akeneye utuntu two gufungura, emwe azoguma agendayo aho ahantu abashorere maze bateze imbere n'iryo shure ryabo.

Amashuri yisumbuye yo mu Busanzu ni amashuri meza cane utoraba. Ariko ayo mashure, har'ikinege kibuze, bafise ikibuga kininiya ariko kidasukuye neza kitubakize kijambe. Basaba bashimitse yuko leta yoraba ikabafasha ikabagira ikibuga co gukinamwa umupira w'amaboko kubera cane cane abageme b'aho bashaka gukina uwo mukino gose.

Amashure yisumbuye yo ku Rubirizi n'amashure meza cane yubakitse neza, ariko kandi hariho ikintu kigisabwa hariho abantu usanga baguma bata utuntu ducafuye aho hasi ugasanga barahataye udupapuro n'utundi, ndetse hariho n'uduti tuhateye dusa n'urwatsi rutoto, amababi yaho aguma yihungurura, rero basabwa bashimitse ko abanyunshure baho boza barakubura aho hantu kugira ngo hashishikare haba isuku ryiza.

Ku mashuri yisumbuye y'inyarubere barashima cane ingene abanyishure baho bagiye hamwe kugira ngo bazorozi rikiza kirabunguruza kibashikane kw'ishure kbera yuko bigahantu ukure usanga urugendo rw'amaguru ari runini yi abavyeyi baciye baja hamwe kugira ngo bagura imodoka baze barashiramw abana babo bagende kw'ishure vyoroshe kugira ngo bigekumwe mwanya bongere bashike kare baze baromkwe no mwimvu mwiza mw'ishure.

Kuri kaminuza yo mukayaza barakeguruka cane ingene reta yama ibafata neza ikabafata mu mugongo mukuyiha ibikoresha bitadukanye aho baheruka kubaronsa ibintu vy'impuzu baza barambara iyo bari mubikorwa cane cane birya baba bariko barasubiramwo vyo mw'ishure, babandanye basaba yuko yobaronsa kandi n'ibintu vya marori kugira ngo bakigire amaso yabo.

Kuri kaminuza y'ibiyaga binini barashima cane ingene reta iguma ibafata mu mugongo mu kubahereza ibikoresho vyo mu bwoko butandukanye na cane cane ivyo gufuka ku munwa ah'usanga ibirwara ari vynshi iyo bariko barakoresha ivyo bikoresho, rero barakenguruka cane bongera basaba yuko boronswa n'umwambaro boza barambara igihe bariko barakoresha ivyo bikoresho.

Kuri kaminuza y'ibiyaga binini kumutakura n'ishure nziza cane ry'akarorero ariko kandi usanga abanyeshure bahigako ari bakeya cane, basaba rero bose yuko abavyeyi begereye aho hantu borungika abana babo kuriryo shuri kugira babandanye baronka ubumenyi bwiza na canecane yuko abo risohoye bashobora kwibeshaho mubuzima busanzwe.

Kuri kaminuza b'iyaga binini ngahamu rutanahiga abantu batandukanye hariho abakiri batoya, ndetse n'abandi bakuze, ariko bose biga ku rugero rumwa na canecane yuko bose bazoronka impamya bushobozaimwe rero babandanyi basaba yuko abigisha boza barabarondera cane ivyugo vyiza rwose na canecane ivy'akamaro ibisazo birbafasha mu terambere rusange basa bashimitso yuko, kandi boshishikara bazana abandi banyishuhre ku higa kugira ngo baramura abanyeshuhre benshi cane bakarorera.

Kuri kaminuza y'ibiyaga binini barashima cane ukuntu reta iheruka kubaronsa ibikoresho bitandukanye na canecane nimuzu Baza barambara, uwomwambaro rero barawukengururka gose babandanya basaba yuko bobarosa n'uwundi mwambaro kugirango baze barakurakuranya iyo zicafuye bace bambara izindi kugirango impuzu zabo zigume zisa neza.

Kuri kaminuza y'imakamba barakenguruka rwose kunturetsa kume bafata mu mugongo babandanyi basaba yuko retayura bikabasanurira igihome c'amashure ca bomotsi babandanya basaba yuko bubaronsa n'amazi meza kugira ngo bazibaranywa amazi meza barike kurwara ingoara zitandukanyi na canecane zifatira kw'i sukurike.

Abanyishijrebukuri kaminoza y'ibiyagaminini mu ka rusi barakenguruka cane ukuntureta ikume bafatamu mugongo bongera basaba yuko iyo balonsa, kandi udufuka muntwa kugira ngo bazabarbifuka ku muntwa kugira ngo bikingira ingoara zitandukanye na canecane ziza ivyaduka ziguma aziza ari nyinshi.

Abanyishuri bo kuri kaminozi b'iryagaminini mw'irongero babandanyi basaba yuko boroswa umwambaro w'ishure kugira ngo nabonyene babibambaye neza basa neza kugira ngo bitandukanye no abandi banyeshure biga kuyandi mashure babandanyi basaba, kandi ko bbazanira n'amazi meza kugira ngo bazosi barakoresha mu kunywa, ndetse no muk r isuku.

Abanyishuri be kuri kaminuza yabo mu kirundo barakenguruka cane uko untureta igume bafatam umugongo mu kubahereza ibikoresho bitandukanyi uburere baiuwa kubahereza umwambaro bazazo abara iyo bariko barakora ibikorwa vyo kw'ishura babandanyi basaba yuko bubaronsa n'amabomba y'amazi kugira ngo bahijeje kukura ivyo bikorwa baza ashabazi barakara aba, maze meza kugira ngo babandanyi bagira amagara ameza barekek ukwara ingwara zitandukanye.

Kuri kaminuza y'ibiyaga binini i Karusi, babandanya bashima ukuntu Reta iguma ibafata mu mugongo mukubaronsa ibikoresho bitandukanye bongera basaba umwambaro w'impuzu boza barambara mu gihe bari mwibyo bikorwa vy'ishure kugira ntibacafuze impuzu zabo.

Ejo haheze kuri kaminuza y'ibiyaga binini ngaha mu Rutana niho bariko barasanura uruhome gwari rwarasidutse imbere yiryo shure ryabo, ba bandanya basaba yuko reta yobaronsa n'utundi tuntu baza barasiga hagati yayo matafari kugira ngo hashishikare hamera neza kugira ntibizoze birabomagurika, babandanya basaba ko bobaronsa kandi n'ibomba ry'amazi.

Muri kaminuza y'ibiyaga binini muri comune Rumonge barakenguruka cane ingene Leta ishishikara kubafata mu mugongo mu kubaronsa inyubakwa zitandukanye kugira ngo bazoshishikare biga neza. Babandanya basaba ko yobaronsa kandi n'amabomba y'amazi kugira ngo baze baranwa amazi meza bikingire indwara zitandukanye na cane cane izifatira kw'isuku rike.

Kuri kaminuza y'ibururi barakenguruka rwose ingene abanyeshure na canecane bari mu mwoga aho bazi bararonka ibikoresho bitandukanye bafashijwe na leta babandanya basaba yuko yibarosa, kandi n'umwambaro kugira ngo basaze barakoresha bambaye umwambaro, kubera yuko usanga wmputu zabo zigomaz' icafura zongera zitabuka basabwa yuko bubaronsi umwambaro kugira ngo abazibarakora akazi neza.

Abanyeshure biga kuri kaminuza yomubuhwamyi barakenguruka gose ingene bashishikara babafata neza na cane cane ahusanga reta izirabahereza umwambaro bazabarakoreramwo ahusanga impuzu zabo zahora zamazihera ningoga zigatabagurika zongera zicafura ubu reta yarabaronkeje umwambaro bazabarambara bari murivyo bikorwa barabakengurukiye cane ukuntu reta ishishikara ibagirira neza

Kuri kaminuza b'ibiyaga binini barashima cane ingenere riteyheruwa kubahereza ibikoresho bitandukanyi na canecane ibintu biza birabafasha kugira ngo abashikare barangura neza ibikorwa bize mw'ishure bahezi babishire mu ngiro barashimacane bakenguruka rwose bongira basaba yuko we baronsa, kandi n'umwambaro baze barakora mugihbe ari ko barakoresha ivyo m kugira ngo bikingireba bandanyubagira amagara meza.

Ku mashuri yo muri kaminuza yo mu gagara barakenguruka rwose ingeneritikume bafatam umugongo mu kubahereza ibikoresho vyinshi kugira ngo bagira ubumenyi babandanye basaba yuko babaronsa n'amazi baza barakaraba mu gihe bahijeye gukora ivyo bikorwa bisaba inguvu na canecane awabusanga biba bicafuye.

Kuri kaminuza yo mu buhogo, babandanye basaba y'uko abantu bazanye ivyo vyuma boza bakabigisha ukuntu bashobora kubikoresha. Egome iyongabire barayironse ariko ntibazi ingene bashobora gukoresha ivyo vyuma. Babandanye basaba yuko boza kubabafa mu mugongo mu kubasigurira neza ingene babikoresha kugira ngo ntibahave bavyica.

Kuri kaminuza y'ibiyaga binini yo mubugiga babandanya basaba bashimitse yuko reta yobandanya ibafata mu mugongo mukubahereza ibikoresho vy'ishure na cane cane umwambaro baza barambara iyo bariko barakora ibikogwa kuri barya bantu usanga baza barakora ibikogwa vy'imyuga, babandanya basaba Kandi kobobaronsa n'amazi kugirango bazoze barakaraba mugihe bahejeje gukora uwo mwuga.

Kw'ishure rya kaminuza ryo mu Kirundo, barakenguruka cane gose ingene abigisha baho bitanga batiziganya kugira ngo abanyeshure bamenye. Bongera basaba yuko bozana abandi bana benshi, kugira ngo bige kuriryo shure kubera ko ritanga umwimbu mwiza aho usanga abanyeshure bose baguma batora ibibazo.

I karusi kuri kaminuza y'iyaga binini barakenguruka cane ukunturetib bafataho umugongo mu kubahereza umwambaro w'ishure bazabarambara kugira ngo bitandukanyi n'awandi banyeshure bongera basaba yuko bibo baronsa no n'ibomba ry'amatsi kugira ngo baza baranywa amaze meza kugira ngo bikingira indwara necane zifatiye kw'isuku rikeya.

Ibururi abanyeshuri biga kuri kaminuzi b'iyaga binini barakenguruka cane ukunturetigume bafataneza mu kubahereza ibikoresho vy'ishure na canecane wu n'umwambaro baza barakoresha abo mu gifundi kugira ngo imyambaro yabo ishishikaritsa neza bongera basaba yuko yobaronsa amazi meza kugira ngo bashisikara bagira amagara ameza, ndetse bashishikare bagira n'isukuko iryo shura.

Kuri kaminuza y'ibiyaga binini yo mu Kivoga, na canecane mu gisata c'ubuvuzi, barashima cane ingene Reta iguma ibafata mu mugongo, mu kubahereza ibikoresho bitandukanye, na canecane kubagurira impuzu, iyo bagiye kwimenyereza, kugira ngo baze barazambara, ntibaheze ngo bacafuze impuzu zabo. Babandanya basaba yuko yobaronsa n'ibindi bintu vyinshi, boza barakoresha, na canecane udukaramu, kugira ngo natwo nyene baze baratwitwaza, iyo bariko barakora ibikorwa, baze barandika utuntu tuza turabananira.

Kuri kaminuza y'iyaga binini barashima rwose ingene abanyishoreka mu mwaka wanyuma ingene bariko barimenyereza ugasanga batonze kugira kugira ngo barindire ababaza kwakira babandanyi basaba yuko boshishikare abo baba hafi mu kubabaza ibibazo bitandukanye kugira ngo abashishikare bamenya babandanyi basaba, kandi ko baronse nowe ndi mwambaro bozo baragenda bajanya, kubera yuko uwwe bafise uta uracafura uko asanga barabuze ingene bameze.

Abanyeshure bokuri kaminuza y'ibiyaga binini barashima cane ingene reta iguma ibafata neza mukubahereza ibikoresho vy'ishure. Babandanya basaba yuko yobarosa kandi nayandi mahuzu boza barambara kugira baze barakingira impuzu zabo kugirango ntizicafure nacanecane yuko usanga amasabune usanga azimvye.

Abanyeshure biga kuri Kaminuza y'ibiyaga binini na cane cane abariko biga umwuga woguteka barashima cane ukuntu reta yabafashe mumugongo mukubahereza ibikoresho vyose na cane cane n'umwambaro baza barambara nacane cane iyo bariko bategura imfungurwa ariko bakabandanya basaba ko yobaronsa ibomba ry'amazi kugira bashishikare bagira magara meza.

Kuri kaminuza yimuyinga barakenguruka cane ingene reta uguma ibafata mumigongo ibahereza ibikoresho vyishure vyiza cane kandi bizimvye babandanya basaba ko bobaronsa ibomba ryamazi kugirango bahejeje gukora ibikorwa bace baza gukaraba kugirango bazoze bararonka amagara meza nace cane ahusanga arirwaranyinshi zanduruka kwisuku rike

Kumashure ya kaminuza yo mukagogo barakenguruka gose ukuntu bashishikara babafata neza mukubaronsa abigisha baza kubigisha. Barakenguruka gose yuko abobigisha nabo nyene bafise akamaro kanini ahusanga baza barabigisha bitanga ndetse bakaza bazanye n'ibikoresho baza barabigishirazako kugirango abanyeshure bashobore gutahura kuruta. Babandanya basaba kandi kobobarosa n'amabombo y'amazi kugirango bazoze barakaraba mugihe bahejeje kwigisha.

Ku mashure ya kaminuza yo mu Kiremba barashima cane ingene reta ibandanya ibafata neza mu kubahereza ibikoresho vy'ishure na canecane ivyuma baza barakoresha vyo kw'ishure, babandanya basaba yuko bobaronsa n'ibintu vy'amarori kugira ngo bize birakingira amaso iyo bariko barakoresha ivyo vyuma kugira ngo amaso yabo abandanye aguma ameze neza.

Kuri kaminuza y'ibiyaga binini barakenguruka cane ukuntu babandanye babaja imbere mu kubigisha iyigwa bitandukanye bongera basaba y'uko bobaronsa n'amazi meza kugira ngo bashishikare bagira amagarameza ndetse bikingire n'ingwara zose zifatiye kwisuku rike.

Ku mashure yisumbiye ya kaminuza yi Bubanza barakenguruka cane kuntu reta bafataho umugongo mu kubahereza ibikoresho bitandukanye na cyane cyane umwambaro baza barambara bari muri ivyo bikorwa vy'ukubaka bongera basaba y'uko iyo balunsa kandi n'aho bubatse barakenera umupira kugira ngo bashishikare b'intunura imiti kutyo bashishikare bagira amagara ameza.

Kuri kaminuza b'iyaga binini barakenguruka cane ingeneree tigumim afatam umugongo mu kubahereza ibikoresho bitandukanye vy'ishure barongera basaba yuko iyo baronsa, kandi umuyagankuba kugira ngo amwe abiga mw'ijoro usanga babigahantu batameze neza babandanya basaba yuko webo rero bo baronsa umuyaga nkuba kugira ngo bazokwama beka hantu habona netse.

Kuri kaminuza y'ibiyaga binini ng'aho mu Kivoga, basaba bashimitse yuko leta yobaronsa abantu baza kubigisha ingene bakoresha ibikoresho baheruka kubahereza. Ivyo bikoresho vyari vyarabananiye, basaba rero y'uko bobazanira abaza kubasigura ingene babikoresha. Babandanye bashima kandi bongera basaba yuko bobaronsa n'amabombo y'amazi, kugira ngo baze barakaraba iyo bahejeye gukora ivyo bikobwa.

Kuri kaminuza y'i Ngozi barabandanya basaba bashimitse yuko reta yobafata mu mugongo mu kubahereza ibikoresho vyinshi vy'ishure kugira ngo baze bariga neza, bongera basaba kandi ko bobaronsa n'umwambaro aho boza barambara kubera yuko umwambaro wabo iyo bawambaye uca usanga uza urahera ningoga ugasanga uriko uratabagurika, basaba bashimitse rero yuko bobaronsa ivyo bikoresha kugira ngo bige neza.

Kuri kaminuza yibiyaga binini mu Ngagara, barakenguruka cane ingene abigisha baho hantu baguma babigisha neza na cane cane ku mwuga wo guteka, babandanya basaba yuko boshishikara babahereza ibikoresho na cane cane imbugita nyinshi hamwe n'ibitekwa vyishi kugira ngo baze barateka imfungugwa vyinshi bikwiye.

Kuri kaminuza y'ibwambara ngoebarakenguruka cane uku ntureta ikume bafata mu mugongo mu kubasandurira amashure yabo bongera basitabaye bashimise yuko yobaronsa n'abomba y'amazi kugira ngo iyo bariko barakora ivyo bikorwa amazi bazi barayakura hafi ntibibagore gutyobosha bashikanikoga kw'ihangiro ryabo ryo kuduzugwa wo ruhome rwiza.

Kuri kaminuza y'ibiyaga binini ngaha mu Rutana barakenguruka cane ingene abigisha baho batanga batiziganya kugira ngo bashobore kwigisha neza abanyeshure, maze babigishe babereke n'ibikoresho vyose bakoresha, na cane cane mu mwuga wo gukora amamodoka. Babandanya bashima cane kubera yuko uwo mwuga uzobatunga. Bazoza gukora amamodoka, baheze baronka amafaranga.

Kuri kaminuza y'ibiyaga binini barasaba bashimitse yuko reta yobandanya ibafata mu mugongo mu kubahereza ibikoresho bitandukanye na canecane impuzu baza barambara iyo bariko barakora uwo mwuga kugira ngo bikingire impuzu ziwabo ntizicafure, haraho usanga zacafuye kandi ata zindi baba bafise bazanye kugira ngo bagende bambaye, babaye barashimira cane rero ingene bazozibaronsa.

Kuri kaminuza y'ibiyaga binini na cane cane abanyeshure biga mu bintu vyo gucapa barashima cane ingene reta yabaronkeje ibikoresho kugira ngo bazoze baracapa, barabahaye amarangi, amakaramu, n'ibindi vyinshi bitandukanye. Barashima cane rero ukuntu babandanya babafata mu mugongo na cane cane ko uwo mwuga ari mwiza utunze abantu benshi batari bake.

Kuri kaminuza y'ibiyaga binini, barashima amashure babaronkeje meza cane, ariko kandi hariho ikintu banegura hari utubuye bahataye hasi aho usanga abanyeshure bariko baragenda bagenda baratsitagurika, barasaba bashimitse ko bo dukuraho kugira bagume bagende neza inzira zabo ntizirukuke mu gihe bariko baratsitara.

Kuri kaminuza yibiyaga binini vyi Ngozi , Barasaba bashimitse yuko boza barazana abanyeshure kuhiga ari benshi kubera usanga ishure harimwo abana bakeyi uc'usanga n'abanyeshure baguma badeburukirwa mu kwiga, kubera ko ata benshi baba bahari basaba bashimitse ko abavyeyi bozana abana babo na canecane ko ari amashure meza ya karorero.

I Kiremba kuri kaminuza y’ibiyaga binini barashima cane ingene abanyeshure baho bitwararitse gose mukubahereza umwambaro bazoza barakoramwo ibikorwa , iyo bavuye kw’ishure harih’ibindi bikorwa baca babandanya bakora, bimwe bari bize mw’ishure kugirango baze barabisubiramwo. Barashima cane ingene babaronkeje umwambaro ndetse n’ibikoresho bindi bazoza barakoresha kugirango bashishikare bagir’ubwenge , babandanye babimenya neza.

Kuri kaminuza y'ibiyaga binini barakenguruka cane ingene mu mashuri arimeza cane na kanatsinda yigako n'abantu batandukanyi yaba banyamahanga barahiga, ndetse n'abavuka mwu co igihugu cacu c'uburundi barashima cane ingene babandanyi b'abitwara rikamu kubahereza ibikoresho vy'ishuri kugira bige neza amaze baronka amanotameza dubandanyi yadusaba ko baronso n'ibindi bikoresho vyosevyo bibuze muryo ashore.

Kuri kaminuza yo mu Kivoga , barabaza cane, impamvu batagir’ibikoresho, basaba bashimitse cane yuko Leta yobafata mumugongo, ikabahereza ibikoresho vyinshi na cane cane kw’iryo shure riguma rikenera ibikoresho bitandukanye ivyuma bitandukanye kugirango bashobore kwigishirizakw’abana kubera kuko abana iyo batize neza usangatan’umwimbu mwiza bafise.

Abanyishuri ro kuri kaminuza biryaga binini barashimacane inginereti ibandanye bafasha mu kubahereza ibikoresho vy'ishure, ndetse n'ibindi vyose babe bakeneye yabo umwambaro wo kw'ishure barakenguruka cane babandanyi basaba yuko bobaronsa n'ibintu vy'amarori kugira ngo iyo wikorakwa ivyo vyuma ntibatosikarwe mu maso.

Kuri kaminuza y'iyagabie nini barashimacane ingenereta y bajwakiye amashure meza cane y'akarorero aya mashureye bara yasize n'amaranga atandukanye amabara yera, ndetse no kumubati barashirayo amaranga atukura barasaba abashimiso yuko rero yubaronsana yo ikibuga c'umupira kugira ngo abasozi bari nonoro imitsi, naho bakuze na bo nyeneba akeneye kuzo baroorera imitsi kugira ngo bagira amagara ameza.

Abanyeshuri bo kuri kaminuza b'iyaga binini barashima cane ingenereti bagumi bapfatawa mugongo mu kubahereza ibikoresho vy'ishuri barashima cane no ku bindi bikoresho imazimisibaherezana canecane vyo impuzwa ba bandabanya basaba yuko yo barosa, naho ibintu vy'amavuta bazabarisiga mu gihe baghejejee gukora ivyo bikorwa, kuko usaa nga munt kibaza ba gangatayirwa asange abata sheberaderera.

Uyu muswiri kaminuza w'iyaga binini haramus ari hoiyoinama ihuza abanyeshure, ndetse n'abarezi bo kw'iryoshure aba abanyishure bashimye cane, kubera yuko bataruka iyo nama bashikara ije rak arika umutima basaba ibikoresho vy'ishure na canecane ivyo bazo barakoresha iyo bari ko barimenyereza mu vyo mwijze mw'ishure.

Kuri kaminuza y'ibiyaga binini na canecane abiga mu gisata cukuza barakora amatara barashima cane ingene reta iheruka kubahereza ibikoresho na canecane umwambaro, ndetse n'inkofero baza barambara iyo bariko barakora ako kazi kugira ngo bashishikare bikingira ntihagire ingorane bahava bagira, babandanya basaba yuko reta yoshishikara ibagirira neza ikabaronsa n'ibindi bikoresho vyose boba bari bakeneye kugira ngo bashishikare bakora ibikorwa neza.

Abanyishure bo kuri kaminuza b'ibiyaga binini na canecane bari mu bufundi barasaba bashimitse yuko reta yobaronsa ibikoresho bitandukanye, rero kandi barashima ingene n'urwaruka rw'abigeme nabo nyene bashobora kwiga uwo mwuga, kandi bizobafasha neza na canecane yuko umwumwe wese ubu azoza arironderera akazi ndetse agahereza n'akazi batoyi biwe.

Kuri Kaminuza y'ibiyaga binini barashima cane ingene baheruka kubaronsa ibikoresho bitandukanye na cane cane ibikoreshwa mu mwuga w'uguteka, barashima ingene n'abigeme baguma bavyitwararika mu kugenda kwiga mw'iryo shure, babandanya basaba ko Leta yoshishikara ibaronse amasafuriya menshi n'amasahani kugira ngo baze barateka inrya ziryoshe cane kandi vyinshi.

Kuri kaminuza b'iyaga binini barashimacane ingene ba baronkweje amashuri meza, ndetse barashima n'intebe babahaye bazabaricarako ni nziza cane ntiboraba, kandi barashima cane n'ukuntu bazabari barayangira n'ukoba baza barakora kugira ngo abazaronka umwibo mwiza harigihe wusanga b'ibabigoye yugasanganura bikora bitahura ivyo babariko bariko, ariko ariho ababibwobishoboe ye bacobazi baritanga kugira ngo basiguririe guti bazora nk'umwimbo mwiza mw'ishura.

Abanyeshure bo kuri kaminuza y'ibiyaga binini, barashima cane ingene Reta iguma ibafata neza, mu kubahereza ibikoresho bitandukanye vy'ishure, na canecane abo mw'ishure y'imyuga, ubu rero abana bose, yaba abigeme canke abahungu, ubu barazi umwuga wo gukora ibirato, kandi uwo uzobabeshaho, n'aho bazoba bavuye kw'ishure, bazoshishikara bakora ivyo birato, maze baronka amafaranga, ayo mafaranga baheze bayikenuze mu buzima busanzwe.

Abanyeshuri bo kuri kaminuza b'ibiyaga binini barashima cane ingene abayobozi b'iryoshure bashishikare babatwara neza ndetse barondera n'ibikoresho hari ivyuma batari bafise arik’ubu baheruka kubironga ,basaba bashimise yuko rero leta yoguma ibafata mumugongo mukunaronsa n'uwundi mwambaro kugira ngo iyobariko barakora ivyo bikorwa babe bambaye impuzu zikingir’ impunzu ziwabo

Kuri kaminuza y'ibiyaga binini ngaha mu Rutana barashima cane ingene abanyeshure bama bifata neza mu gufata neza umwambaro ishure ryabahaye mu gihe bariko barakora ibikorwa bisanzwe bisaba ivy'amaboko ugasanga bagiye baracafura hariho umwambaro babahaye baza barambara, barakenguruka cane ingene rero bawufata neza bakaza barawumesura kugira ngo ushishikare usa neza ndetse n'abandi bazowukoreshe bari inyuma yabo.

Kw'ishuri rya kaminuza ry'ibiryaga binini ngaha mu rutana barashima cane ngene abanyeshuri bafatwa neza na canecane yuko iyo bariko bariga usanga babazaniye amazi bazabaranywa kugira ngo bamiramate barakenguruka cane rwose bongera basaba yuko boza barabahereza n'ibindi bikoresha kugira ngo bashishikare biga neza ni ho bazotahkwana umwumbi umwiza.

kuri kaminuza yo mu kiremba barashima cane y'uko reta ibandanya ibafata mu mugongo mu kubaronsa ibikoresho vy'ishure na cane cane imashini nyabwonko bashishikara basaba yuko yoshishikara ibaronsa n'ahandi hantu baza barigira kubera y'uko usanga abigari benshi mu ishure bashaka yuko ba bagaburamwo umurwi uwundi muwundi mugwe barashimiye cane ingene reta ibandanya ibafata neza n'ukuri n'ibindi izo bibaronse.

Kuri kaminuza b'iryaga binini abanyeshure barashima yuko baza barabaronsa ibikoresho vy'ishure basaba, kandi yuko, kandi abigisha boraba bakaza baravuga rwose kugira ngo bahimirize iryo shure abantu nyeshure benshire baze kuhiga uguti yogusya ni ho bashabra no kuronka amahera azozi arabateza imbere ko'iryishure ubundi yo ari gohiga abana bakeyeu ngata buryo bahapfuye baronka vuza gusahireza iryo shura.

Abanyeshuri bo kuri kaminuza b'iyagaminini mu Kivoga barashima cane ingene reta iheruka kubaronsa ibikoresho na cane Cane kukumva ku mwambaro inkofera hamwe n' ivyuma barakoresha bashishikara basaba y'uko yozira baronsa nu tundi twa marori kugira ngo baze barikingira ubucav buza mu maso kugira ngo ntibatosekagwe barashimye cyane ingeni bandanyi bafata netsa nk'ubana babonyene koko.

Ku mashuri ya kaminuza yo kubiyaga binini barashima cane ingene bashishikara babigisha neza na cane cane abo mu gisata cy'ubuvuzi barakenguruka cane ko baronkeje ibikoresho vy'ishure kugira ngo baze bariga neza ingene bakora abantu ndetse bari bahaye n'utuntu bazo barigira ko kugira ngo barangira ingene bazo barabarira umuntu barakenguruka cane ingene iyo ishure ishishikariye bishishikara kugira ngo ibashishikarie bagire ubwenge bwiza.

Kuri kaminuza y'Ibiyaga binini, barashima cane ingene abanyeshure baho batarezwe nabi, barezwe neza, ahubwo aho usanga abanyeshure baho iyo bahejeje amashuri baca bagenda gukora utuzi dutandukanye, aho usanga bamwe bariko baragenda gukora ahantu hatandukanye, uri abaza gutanga inzoga, uri abaza gutanga indya, aho usanga nyene bariko bakora ibikorwa vyose atanakimwe bavanyemwo.